Kune zvirwere zvinopararira ngemumbepo. Mugore ra2019 kwakamboitike chirwere chakanese nyika dzeshe. Nyika yeshe yanga yatambudzika ndicho chirwere ichi. Ipapo ndopatakazobhuyirwa ndiana mukoti kuti munhu ngaagare kumhatso, munhu ngaagare kuretu nemuntu umweni, ngaasagwamana makanda muntu ngaagare akavhara miro yake.

Kune zvirwere zvakasiyana siyana kune zvirwere zvinenge zvirimuhepo yatinofema koitawo zirwere zvinotapuridzanwa nekunge vantu vagwamana makanda zviro izvi zvinofanire kudzivirirwa ngenzira dzakasiyana siyana.

Kana muntu wechinge waenda kuchibhehlera wotsanangura kuti unenge uchimbozwei chiinyi chakutyabeza, kuti uzonge uchiuya kuchipatara. Anambuya nesi naana chiremba vanozoongorora vonongire kuti muntu unowu chamurwadza ngechakati. Vanotorawo tsono dzavo vokubaira kana vechinge vaona kuti iwewe urikumbozwei vokupe mushonga unoenderana nezvaurikuzwa.

Kune zvirwere zvakasiyana siyana. Kune zvirwere zvinobata vana vadori dori. Kozoitawo zvirwere zvinobata antu asharuka. Zvirwere izvi pamweni pakona zvinoende kosanganisira gotsorwa. Rinobata asharukwa veshe nevana vadoko. Asi vana vadoko vane zvirwere zvaanotodzivirirwa zvichitozi mwedzi nemwedzi' Ngavauye vachibairwa kuti vasazobatwa ndizvona.'

Kune zvirwere zvakasiyana-siyana zvinotsanangurwa ndiana chiremba. Kune zvirwere zvemumoyo, kune zvirwere zvemumapapu, kune zvirwere zvekutoti muntu haachakoni kufema ega. Anachiremba vanenge vechichinyase kuti bhuira kuti zvinombohamba ekudini.

Kune zvirwere zvimweni zvekuti, munthu ukange wagwama umweni munthu, unenge watobatirawo chirwere chona ichocho, kuti izvi zvisaitika, vanthu vanofana kupfeke zviro zvekuti vanozvichengetedza kubva muzvirwere zvakadai. Pane chirwere chakamboitikazve, chekuti vanthu vaihamba vakavhare miro nekuvhare muromo nekusaa bata-bata madziro.

Vemuzvibhedhlera vane nguwa yekuti vanohamba mudzimba veidzidzisa vantu ngezvezvipuka zvinokonzeresa zvirwere zvakasiyana siyana. Vanopedzazve vohamba pambatso imwe ngaimwe vachifafaza madziro embatso imwe ngaimwe kuita kudzvirira zvirwere zvinokonzerwa ngezvipuka izvi ipapo vanenge vechitire kuuraya zvipuka zvinenge zvechigara mudzimba zvinenenge zvechizokonzera zvirwere zvakasiyana siyana.

Kune zvirwere zvakasiyana siyana , zvirwere zvinotitikabeza mumwiri medu izvi zvirwere zvimweni pamweni pachona tinenge tisingatozvizii kuti takazvitwara mumwiri medu. Zvirwere izvi zvinofanira kunge zvichizoende-enderwe kuzvipatara kuongororwa koningirwa kuti chiinyi chirikuitika mungazi mwedu nyangwe pasina panenge pechitirwadza kungogara takaziya.

Muntu umwe ngaumwe panenge akazvigarira unofanira kumboite nguwa yanoendawo kuchipatara agume kuchipatara ovhenekwe ngazi yake ooneka kuti apanawo ere zvirwere zvirikudini zvirikumutambudza mungazi mwake kana echinge abatsirwa unobatsirwa nana chiremba nana mukoti vanenge varipo.

Kune zvirwere zvimweni zvekuti zvinobata vana vadodori zvimweni zvirwere zvinobata vantu vakuru. Zvimwenivo zvirwere zvinobhuiva ndiana chiremba vanenge vachitidzidzisa ngezvazvo. Vanenge vachitipa ruzivo rwakawanda pamusoro pezvinyi pezvirwere zvetinenge tabatwa ndizvona vechibetsera vantu.

Kune zvirwere zvakasiyana siyana. Kune zvirwere zvinooneka ngemadziso. Kune zvirwere zvisikaoneki zvinenge zviri mukati mwenyama. Zvimweni zvinenge zviri padera pemakanda edu. Zvinotooneka kuti uyu muntu uyu unogula. Naizvozvo tinenge tichibhiira vantu kuti endai kuzvibhendlera mwodetserwa. Mukange mwaona kuti pane chirwere chamusinganzwisisi chinenge chabuda pamuri endai kuzvibhedhleya mwodetserwa ndiana Chiremba.

Anamai veshe, vane vana vadoko vane mvumo yekuenda nevana vadoko ava kuzvibhehlera kuti vabetserwa panguwa ngenguwa yeshe yavanenge vachifanira kunge vachienda zvibhehlera kobetserwa vanofanira kuenda nevana vodonhedzerwa uye kubaiwa mishonga inodzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana.

Vantu vane mvumo nyekuenda muzvibhehlera vechipuwa mutombo yeshe iriyo uyezve nyekuenda kopuwa chenjedzo pakati pezvirwere zvinenge zvichinesa kana kuti panenge pane zvavanenge echida kunyaso ziyawi, vandu vane mvumo yekuenda kobvunza kuti vanyase kuziva....

Muntu weshe unemvumo yekuenda kuchibhehlera kunobatsirwa kana achinge asangana nedambudziko raanenge asangana naro ungange uri musoro unenge warwadza .Muntu weshe aafaniri kutka kuenda kobvunza kuchipatara nekunyorerwawo mitombo ineng yakakosha yekuti ushandise.

Muntu umwe ngaumwe unemvumo yekuenda kuchibhedhlera kana echinge arwadziva nezvinenge zvichimurwadza. Kana kunyari chiini kana kuti vamweni dzambudziko rakusvikira usiku muntu unemvumo yekuenda kuchipatara hazvina nguva yekuti kwai hai vanguma pachibhedhlera. Kuchibhedhlera vantu vanenge vangorimo veindoshanda vanondobetsere muntu cheronguva yaunenge vaguma.

Mukanga umwe ngaumwe unofanira kunge une chibhehlera chiri padhuze kuitire kuti kana munhu kunyange akarwara nguvai unokwanise kuone kwekuende kunorapirwa aone kubetserwa nguva iripo.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune movha dzinenge dzirimo dzinotware vatenda dzichivaendesa kuzvipatara kunenge kunemushonga kana kuti kunenge kune vanokwanisa kuva batsira panguva iyoyo nyangwe kutwara zve vanenge varikuma kanyi vechiunza kuzvibhedhlera.

Muzvibhedhlera vanofanire kuita mutemo wekuti muntu weshe unenge auya echirwara ngaabatsirwe nyangwe asina pondo yaanenge anayo unozouya kozoobhadhara kana achinge adi, kana achinge aponeswa ngekuti vamweni vanozofa ngenyaya yekutivanenge vasina kurapiwa ngenyaya yemare vamweni vanenge vasitorina.

Kune makanyi ari kuretu maningi nezvibhehlera ponakei amweni akadzi anenge akazvitwara aya anopeisira obarire munjira ari munjira kuende kobara kuzvipatara kuende kobetserwa ndikona kuchizozwi kwaihai antu garirai muzvibhehlera murupadhuze ngekuti hai kuzobarira munjira azvizoti zvakanaka kunekamwana kanenge kabva kubarwa.

Zvipatara zvikawanda munyika zvakakosha maningi ende zvinenge zvakanaka, ngekuti umwe ngaumwe paari une mvumo yokuti ange achienda kuzvipatara kana chipatara chiri padhuze paari nguwa nenguwa panenge asangana nedambudziko rekuti pamwe warwara kana kuti pane zvaitikawo kumwana wake akwanise kunge ari padhuzewo nechipatara.

Umwe naumwe paari ane kodzero yekuenda kuzvipatara eindorapwa kweshe kwaari kunofana kunge kune chipatara ngekuti muntu weshe unoendapo achinge adzingwa inyari nguwai kana idambudziko rakadini muntu anofana kuenda oguma odetserwa.

Muntu weshe unofanire kunge echikwanise kuenda kuchipatara pasina zvibingamupizo zvaanenge echizosangana nazvo ngekuti muntu weshe unekodzero yekunge achiwana kubatsirwa kwakakwana muzvbhehlera mwegamwega pasina zvibinga mupini.

Munthu umwe naumwe paari nepakagara une mvumo yekuenda kuchibhedhlera kana echinge arwara unotenderwa kuti aende kuchibhedhlera apana unorambidzwa kuende kuzvibhedhkera akusarudzwi munhu weshe unotendedzwa kuendeyo.

Kune mitombo inotobva kune dzimweni nyika yekuti vantu vape vana veshe vemuzvikora, vari kumakanyi zvichienderana nechirwere chinenge chatekeshera, chirwere chinenge chakashata chinenge chichitenderera. Zvakafanana nechirwere chemhetamakumbo pachakange cheitenderera, vantu veshe vakabairwa mishonga iwowo.

Antu amweni anogara kuretu nezvibhedhleya izvo zvinofana kunge zviri zviro zvinogadziriswa kuti nzvimbo imwe ngaimwe inge ine chibhedhleya chiri pasinde naye kuitira kuti muntu angawirwa ngedambudziko ingari nguvai unokwanisa kudziendera ega pachibhedhlera osvika obatsirwa chero nguva yaanenge aendeyo.

Kana kuchinge kwaita chirwere chinenge chichinetsa chichitambudza antu ana chiremba nana chiremba arikuhamba anga mumakanyi mukanyi mwega mwega munenge mune ana mbuya anenge echihamba achipa vantu mishonga achibaira antu mishonga yeshe inenge ichienderana chirwere chiri kutekeshera.

Muntaraunda yega-yega panofanire kunge pane chibhedhlera chokuti muntu veshe unenge arwara kana munyari muntu vode kubara. Aonekwe achienda apapo panofane kunge pane zvibhedhlera zvekuti muntu veshe unokwanise kuenda kana achinge apinde mudambudziko.

Muntu umwe ngaumwe une mvumo yekuenda kuchibhedhlera ,peshe paanenge azwa kurwadziwa mumwiri mwake, peshe paanenge azwa kubaikana kana pakaita chamuthikabeza anofanira kuenda kuchipatara ,asina zvaanenge achitywa kana zvaanenge achizofunga kuti zvichaitika mberiyo.

Veutano muzvibhedhlera vanokurudzira kuti vanhu tinge tichigeze maoko ngemvura yakachena tinge tichimwe mvura yakachena nekurya zvikaFu zvinopusha nguwa ngenguwa kuitira kuti tizvidzivirire kune zvirwere zvinoita saana korera zvinokonzereswa ngekurya zviro zvino zvisina utsanana.

Ana chiremba vemuzvibhedhlera vanohamba vechiteera avo vantu vanenge vechirwara nepfungwa vechiapa mitombo yekuti zviite zvirinane uye nekuvaisa panzvimbo inenge yakanaka kuti vasazvikuwadza uyezve vasazofa ngechando munyika umu mavanenge vachigara.

Vazhinji vanenge vasingazviziyi kuti chirwere kutoti muntu kwai ozi openga. Hino anachiremba vanenge vechihamba vechidzidzisa vantu uyezve nekutora veshe vanenge veirwara nepfungwa vechivapa maphilizi nemishonga yakakodzera. Zveshe zvavanenge vachida vanenge varivo vechiteera vechivapa.

Kune vantu vanorwara ngepfungwa vantu ava kazhinji tinovaona vechireketa vari vega. Tinovaona vakapfeka matsoto tinovaona vakapfeka hembe dzisikaiti veinongere magojo veihamba navo. Ava vantu vanenge vechide kubetserwa vanotorwa ndiana chiremba vechipuve mitombo.

Kune zvirwere zvakasiyana siyana zvinobata vantu, vamweni vantu vanopeisire vorashike njere ichi chirwere chinenge chatobate muntu pfungwa dzake, pfungwa dzinenge dzaite kuvhiringwa ngezvinosiyana siyana antu aya anotorwa oendeswa muzvipatara umwo muzvipatara ndomavanenge vechichiongororwa vechichidetserwa kusvika vaita zvirinani.

Kune vantu vakatofunda kuti vaoneke vechizobetsere vantu vanonga vechirwara nge, ngepfungwa. Vanhu vanosvike pakupenga vaya, vanenge vatori nevantu vakazvifundira kuti ivona vantu ava, vazonge varivo vachaona kuti muntu uyu wapengeswa ngei, chazoite kuti arashe njere chiinyi.

Vantu vazhinji havazvizii kuti kurwara kwepfungwa kutorivo kurwara chinenge chitorivo chirwere chinonge chatobata muntu. Vazhinji vanozongofunga kuti zvinonga zvakonzerwa ngezvechivantu. Asi ana emuzvibhedhlera nanachiremba vari kuzama kuti vabetsere vantu maererano ngezvekurwara kwepfungwa.

Munyika yega yega munevantu vanomborashike pfungwa vanopenga vanomboita nguwa yekuti vanombopenga avo vanhu zvakadai ngeavavo vanotorwa ngevantu vekuzvipatara voenda navo voguma vogara navo vombovavharira vechivaoe mushonga kuti vaite zvirinani.

Muzvibhedhlera mwega-mwega matenda eshe anoningirwa oziiwa. Oningirwa kuzi hai muntu unou tinofanire kumupe mutombo wakamboite ekudini. Mutombo wetamupa uyu unoenderana ere nedenda raauya echibhuya kuti unozwa.

Muzvibhedhlera mwega mwega vane pavanoise murwere. Murwere kunopuwe mubhedha wombodzorora pona apapo. Paanenge akawata pamhiri pake panenge pane chiro chake chaanoisira chikhafu chake nezviro zvake. Mitombo yake ndoopainenge ichigara. Anachiremba ouya vanongoningira pona apapo vobaira kana dziri dzekubaira.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune mitombo inopuwa antu mahala kuti vaone kurarama vazhinji vamweni vane zvirwere zvinenge zvakaita saana utachiwana vanoenda muzvibhedhlera vopuwe mutombo yavo yavano puwa mwedzi ngemwedzi mwedzi paunondopera muntu unondoenda kuzvibhedhlera vana chiremba vanomudetsera ngekumupe mutombo wakwe.

Muzvibhedhlera kana muntu echinve echibaarwara zvekumbati aachakoni nekupetuka nekumhatso vanomupe mubhedha umwu mwaanenge echigara echipuwe chikafu arimwo eipuwa nemuchonga ana chiremba veichitenderera veiuya veimuona kuti uri kuchicha ere kana asiri kuchicha movha dzinotwara vantu dziya dzinomutwara dzomuendesawo kune chimweniwo chibhedhlera.

Muzvibhedhlera mwega mwega munenge munana mbuya vanoshandemwo nana chiremba vanoshandemwo zvekuti chero nguwa inenge yagume muntu unokwanisa kuonekwa echidetserwa nana mbuyawo kana ndiana mbuya nesi.

Kuzvipatara zvizhinji vanodetsera ana mai vakazvitwara ngekuvabatsira kuningira kuti mwana akagare zvakanaka ere mwana urikutamba ere mundani mwamai kana kuti mwana wakanyarara.

Muzvipatara ndimwo mwatineende koona vantu vanenge vakapfeke zvekuchena vachidetsera, ngekubaira, ngekupa midhonga, ngekuteera zvinenge zvichibhuya murwere. Zveshe zvinenge zvichinzwe murwere, antu ava ndivo vanenge vechiona ngezvazvo nekuziye kuti muntu uno hauya pano apa unozwe chakati nechakati.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune mibhedha inonga iripo kuitira kuti vayani vanenge varwara, varwarisa zvinoita kuti muntu unou woonekwa woongororwa oonekwa kuti muntu uuno unoda kumbogara echimbohloyiwa echiihloyiwa echiningirwa vanomupa mubhedha kuti chimbogara apa weiwata apa veimboku hloya kuti chiinyi chirikuramba cheikonzeresa kurwara kwako.

Zvipatara zvega zvega zvine nzvimbo yauno zorora yauno mbogara usati wabatsirwa unombo dzorora apapo ana chiremba vano chizo uya pauri po voku betsera voona kuti chiinyi chiri kuku nesa woona kubatsirwa maererano nekuti unozwenyi.

Muzvipatara mwega-mwega mune vantu vanobatsira vantu vanenge vauya kuobara. Vantu vanenge vauya koobara, vanoashirwa vana vavo ndianambuya mukota avo vanenge variyo vakaemera, vanoziya maningi ngezvekubarwa kwevana. Azvi zvakakoshera kuti muntu unobara zvakanaka, zvisina zvakawanda-wanda, zvisina kuti kwazi kwai muntu wazotadza kubatsirwa.

Muzvibhedhleya munotsvaurwa uyezve vanotora mushonga yakasiyana siyana vechipukuta angadaro ari madziro nepevanoshandira kuitire kuti pasange pane utachiona hunenge hwakagarapo hunenge hwaurawa ngekupukuta kwavanenge vechiita ngemishonga.

Vakadzi vanenge vakazvitwara vayaa vanosisirwa kuenda kuzvipatara kuongororwa ngazi nekuoningirwa kuti mwana wakagara zvakanaka ere. Zviro zveshe izvi zvinoitikira muzvibhedhlera. Muzvibhendlera ndimwo mwavanobetsererwa anamai. Izvi zviro zvakakosha kuitira kuti kana mai vachinge vane chirwere chavanacho kana rinyari denda rei risaambukira richihakichira kuenda kumwana.

Muzvipatara ndimwo mwekuti anababa nanamai vanokurudzirwa kuzwi vauye vaongororwe ngazi yavo vaonekwe kuti mungazi mwavo hamuna here utachiwana urimwo, amuna here zvirwere zvinokwanisa kuzokonzeresa, kana mai vechinge vaitawo pamuviri, kana baba vakazobude mumhatso chiinyi chinozoitika mberi.

Teshe tinokurudzirwa kuti tinge tichiende kuzvibhehlera kana techinge tazwa kurwadziwa mumwiri medu kana kuti tazitaone chabuda mumiri medu chetisingazwisisi kuti ichi chikange chiri chiinyi tinekodzero yekuenda kuchibhehlera koongororwa teiningirwa kunase kuningirwa kwemene kuoneke kuti chimbori chiinyi katika chinenge chaitika

Muzvipatara zveshe zvatinoenda tarwara zvinotibatsira mune zvakawanda, tinopiwe mushonga nekubhiirwa kuti todzimwa sei mushonga dzacho yapedza tooninibtopuwa mitemo yakakwana maererano nemushongadzo kuti dzinotibatsira zvakadini uye nokuti tozvidzivirira seizve mukuzowana chirwere ichocho chatinenge tabatira taendera kuchipatara.

Mazuwaana mishonga muzvipatara inomboita ichitamikwemwo asi zvinenge zvakanaka maningi muzvibhedhleramwo umwomwo munge mune mitombo inopuwe munthu kana echinge aendemwo achitsvake mitombo mitombo dzikapuwirwe muzvipatara zvinoenda kunorerusirao murwere anenge arimwo kuti aoneo kupona.

Kufunda ngezveutano kwakanaka kuti tinoita kuti tiziye kuti zvirikunesa mumwiri memuntu uyu zviinyi. Chinonga chakonzerwa nganyi imvura ere yakasvipa, kana kuti chiini inhepo yatiri kufema ere yakasvipa, nonga une ruzivo rwazvo rwakakosha.

Chiro chakakosha maningi kuti munthu weshe ange echidzidziswa maererano ngezveutano hwedu munthu weshe unofane kunge echiziya kuti utano hwakakoshere chiinyi uyezve kuziye kuti patinenge tichidzidziswa ngezveutano tinofanrwa kuyaiya maningi kuti tizoziya kuti izvi azvina utano izvi zvine utano.

Muzvi antu anodzidziswa zviro zvakawanda. Antu anofundiswe zviro zvakawanda maningi mayererano nezveutano hwavo. Utano hwakanaka chiinyi chatinofanire kurya kuti utano hwedu hugare huri pandau hwakati hlo. Tinofanire kirya zvakadini? tinofanira kurya zvakadai tozvibatanidza pamwe zvinofana zvakanasa kuti kohlo kuenda pandau imweyo.

Vemuzvibhedhlera vanenguva yavanohamba mumakanyi mweshe vechidzidzisa vantu marerano nezvirwere zvinenge zvechinesa. Nezvirwere zvinenge zvechitekeshera ngenyika vechivambuira kuti vazvidzivirire kubva kuzvirwerezvo.

Mu zvibhehlera mwega mwega vana mukoti na chiremba vaka bhuya vakati mwana vana va dodori veshe ava bhadhari mare na antu anenge akura anonga echi rapwa mahala mu zvibhedhlera zvizhinji izvi zvinonga zvichi bhiirwa vantu veshe vanenge vari mu ndaraunda mo kuti vaziye kuti ukanya rwara uri muntu akura aubhadhari chiro.

Anachiremba vanoema-ema vechibhuire vantu maererano ngezviro zvinenge zvechitambudza vantu. Ingange iringuva yekuti dangani mvura irikuuya yakasvipa. Vanohamba munzvimbo dzega-dzega vechibhuire vantu vechiafundisa kuti hayi, musamwe mamvura anenge akasvipa aya, anokonzerese zvirwere zvakati nezvakati nezvakati.

Antu azhinji eshe obafundiswa zvirwere zvinouya ngokuita bonde rinenge risizwi kuchengetedzewa antu akaita bonde rinenge risina kuchengetedzwa kune zvirwere zvinouya ngesaite bonde rakachengetedzwa vantu vanenge vechichifundiswa kuti itai bonde rakachengetedzwa mugare kuretuwo nezvirwere zvinouraya maningi zvimonga zvichipedze vantu.

Kune zvirwere zvakambonesa uye zvinotogara zvakanesa ,zvekuti vantu vayite ekubhuyirwa ,vechitaurirwa kuti hayi garayi mumambatso, garayi kudzimba dzenyu kuyitire kuti besha iri risarambe rechindotenderera vantu vasafa vakawanda, iri besha iri vantu vayite ekutobhuyirwa muzvipatara, mumabhazi, peshe anachiremba vayibhure vantu vachivadzidzisa ngezvazvo.

Anamazvikokota vezveutano hwevantu vanoita nguwa yekuti vanonga vachifamba vachiudza vanhu maererano nezvirwere zviriko, zvakaita sanamhetamakumbo vachipa vantu ruzivo kuti vazoziya kuti musi wakati kuchange kweibairwa vantu kuti vaponeswe nekudziirira zvirwere zvakaita sanamhetamakumbo kuvana nekuvantu vakuru.

Kana pachinge paite dambudziko rezvirwere zvinenge zvakawanda wanda zvisingazwisisiki uye zvimweni zvinenge zvichitouraya vantu vemuzvibhedhkeya vanohamba mungange muri muzvikora kana peshe pakaunganiwa vechidzidzisa vantu maererano nezvirwere zvinenge zvichitambudza vantu.

Anamukoti emuzvibhedhlera vanenguva yekuti vanohamba vechinamire zvipepa vechironzere vantu zvirwere zvinenge zveinetsa panguva iyoyo. Kutidzidzisa maererano nekuti todini, kana chiri chirwere chatekeshera ngenyika kuti tochidziirira sei chirwerecho ichocho.

Muzvipatara ndomwetinobhuirwa kazhinji kazvo kuti pane zvirwere zviri kutambudza vantu. Pane zvirwere zviri kutikabeza vantu tinobhuirwa muzvipatara mwona imwomwo ndomatinozvitekeshe mwatinozvibhuirwa kusvikira zvatekeshera nyika yeshe muntu veshe ozviziya. Kuti une chirwere chakati chirikunesa ngatidai-ngatidai, ngati vhare miro dzedu ngati vhare muromo kuti tisange techibatwa ndicho.

Muzvibhedhlera munanamukoti, muna anachiremba. Ana chiremba ava vanenge vakafunda kuti vaziye kuti muntu akauya echibhuye zveanenge echibhuya, vanokwanisa ere kuziya kuti dambudziko rake ngereyi.

Muzvibhedhlera ndimona munofundira ana mbuya nesi naavo madhogodheya anenge achiri kufunda. Anenge echichifundiswa achiona vantu vanenge vechirwara vechichibvunziva mubvunzo kuti muntu unouyu unozwa chiini ndikona kufunda kwavanenge vechiita.

Muzvipatara ndimwo munoende anamai akadzitwara kuenda kobetserwa kuti vaone kubara uyezve nekurindira kuemere zuwa rawo rekubara vanoemera vari muzvibhedhlera kuti vaone kuzobara zvakanaka.

Vantu vanoda kuzoshanda muzvibhedhlera vanotanga vaenda kofunda ngezvemuzvibhedhlera mwakona uyezve nekuziya kuti zvirwere zvinenge zvabhuya vantu zvakadai zvinenge zviri zviini, uyezve nekuziya kuti mushonga unopuwe muntu unenge auya achibhuya zvakati ngewakadini.

Muzvibhehleya mwega mwega mune mitombo yakawanda uyezve mune nzvimbo dzinoenda kosukiwa zviro zvavanoshandisa mukucheka nemukuashire vana zvinoenda kogadzirwe iyoyo zvobviswa matsvina zvouyahe kuzoshanda.

Muzvibhedlera munorapwa veshe arume neakadzi anenge echirwara, chembere dzeshe dzinorapwa neana adodori akusarudzwi mundu uyezve avaketi kuti iwewe unobva kuri uyezve avaketi kuti wazomborwara ngedava yei.

Muzvipatara mwega-mwega munovanika nzvimbo dzakasiyana, kune nzvimbo inogara vanenge vakadzitwara. Kune nzvimbo inosvikira vana vana pavanenge vauya kuzvipatara pane pavanogumira veibatsirwavo kana vachinge varwara. Koitavo nzvimbo imweni inoenda koongororerwe ropa.

Muzvibhedhleya ndimwona mwatinoenda kodzidziswa ngezvekuti chikafu chine utano chakona ngechiri vantu vemuzvipatara vanonasa kutibhiira kuti muntu ngaarye zvakati nezvakati ndikona kuti utano hwake hugare huri pandimo.

Vantu kana vechinge vasangana netsaona mumugwagwa vanorumbiswa kuenda kuchibhedhlera. Ikona ikweyo, ndikona kwevanoenda voguma vorapiwa vochibatikirwa ndiana chiremba vechichinyase kuona kuti wanyanya kukuwara ngeuri.

Kune zvibhedhlera zvakasiyana -siyana munharaunda mwega mwega munenge mune chibhedhlera chekuti muntu unoenda oends kobatsirwa kana achinge atambudzika kungange kuri kuti nguwa yekubara yakwana munhu unofarira kuenda kuchibhedhlera obara zvakanaka eiashirwa ndaana mukoti vanenge varipo.

Muchipatara mega mega mune vashandi vemo vanosanganisira iwo vanachiremba nanamukoti vanobatsira vanhu vese vanenge vauya kuzvipatara . Vanhu ava vanofanira kupihwa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kubetsereka wese anenge auya nedambudziko rake ,vanenge vachimuashira vomupe zvese zvinenge zvakasisira panguva yachona.

Muchipatara mwega mwega munaana chirembanaana mbuya nesi. Vanobetsera vantu kuti vange vachiziua kuti chiinyi chiri kudzimba mumwiri mavo nezvinenge zveivatikabeza zvoiswa pamhene pajikerere kuziya kuti vanofanirwa kumwa mishonga iri.

Pamweni pachona abereki tinorwarirwa ngevana, toenda navo kuzvibhehlera. Patinoguma kuzvibhehlera tinosangana nevakoti nanachiremba vanotiningira. Vanotanga vatiningira, votingira zvakanyanyisa. Vapedza vozoona kuti chinenge chichirwarisa vana chiinyi. Chikakange chiri chiinyi chakonzera kuti mwana ange achirwara. Vapedza vanomurapa zvinoenderanawo nekuti iyena anozwei.

Muzvibhedhlera mwega-mwega ndimwo mwatinoenda nevana vadoko kuti vaende vabairwe mishonga yavo yavanofanira kubairwa pakati pemwedzi kana mwedzi wega-wega paunopera. Kune vana vanoenda kodonhedzerwa pavanosvika gore kana kuti pavanodarike gore peshe pavanenge vechitenderwa kuzi vanenge vachienda tinoenda kuzvibhedhlera navo veinopuva mishinga dzavo.

Muzvipatara vane nzvimbo dzakasiyana siyana dzavanoendese varwere vawo. Murwere umwe ngaumwe unoendeswa kunoenderana nezvaanozwa . Kune vanenge vari varume vanenge vane zvavanozwa vanoendeswawo kumbatso yawo. Vakadziwo vanoendeswawo mumbatso yawo, vane mimbawo vakaemere kubara vanoendeswawo mumbatso yawo. Vantu ava avashangani avadhibaniswi.

Kune movha dzinogara muzvibhedhlera dzinotwara vantu vanenge vachirwara. Vanyarwarira vari mumakanyi movha idzi dzinouya dzotwara dzoendesa kuzvibhedhlera apa kunge muntu atadza kubetserwazve. Akorere kubetserwazve pachipatara unoendeswa ngemovha inoiyi kune chibhedhlera chikuru chinenge chiri padhuze.

Muzvipatara munofana kunge mune mushonga wekuti muntu weshe unenge ada kumwa unokwanisa kupuwa mushonga nekubatsirwa munofana kunge munaana zviremba namanesi anobetsera vantu kuitira kuti vantu vasazoshaya vanovabatsira kana vachinge vechirwara.

Kuzvipatara ndiko kwatinoona mishonga yese yakasiyana-siyana inorapa, inodaro ngemaphilizi. Ndiko kune mishonga yatinobairwa. Ndiko kwatinoongororerwa ropa. Ndiyo nzvimbo inoonekwa kuti muntu uyu unombozwei, unorwara-rwara, chiinyi chinenge cheimutyabeza.

Muchibhehlera mwega mwega ndimwo munobetserwa vana avo vanenge vasina utano hwakanyatsakuti tsvikiti ndimwo munobetserwazve vana vanenge vasinga kuri kuri zvichienderanwo nemakore ino ndiko kwavanofane kuenda voguma vobetserwa ndiana chiremba.

Muzvubhendlera ndimwo munoenda koobetserwa anamai vanenge vakazvitwara. Vanenge varwara vakadzitwara. Kana kuti anamai vari kutambudzika ngekutware mimba. Mimba inenge yechitambudza, painenge ichinesa muntu payaa unoenda muzvibhendlera kuti oohloiwa aone kuti vanomubetsera kudini.

Muzvipatara ndimo mune nzvimbo inotorwa avo vanenge vechizoita zvekumwa zvinodhaka. Vanenge voozi ngavachirekera vanotorwa voiswa muzvipatara umu mavanenge vachizoningirwa vachihloiwa ndiana chiremba kusvikira vazonge vorekera.

Maererano nezvitoro zvinotengese mushonga zvine mishonga inenge yakafanana neinenge iri muzvitapara kazhinjizhinji. Mazuwa anaya vantu vanoti hai vakaenda kuchipatara veirwara vanonyorerwe pashi kuti vaende kuzvitoro zvekutenge mushonga ,mishonga idzi ndidzo dzaanotenga.

Ana mbuya nesi vanenguwa yekuti vanohamba muzvikora zvega-zvega, vachidzidzisa vantu maererano ngezvirwere zvinenge zvichitenderera. Ngezvirwere zvinenge zvine mukurumbira. Vopedza vane ngevachipa vana mishonga, inenge ichidzivirira zvirwere zvavanenge vachidzidzisa ngezvazvo.

Munharaunda mwega mega mune zvibhedhlera zvinonga zvirimo muzvibhedhlera umu munonga mune mishonga yakasiyana siyana Muna ana mukoti vanobetsera ngezveshe zvaunenge wada kubvunza kunezve zvitoro zvinotengeshawo mishonga inenge yakasiyana siyana inoenderana nechirwere chaunenge uchizwa.

Kune mishonga inorapa mundani kana mumwoyo kana mapapu inoite zvekubairwa vamweni vanoite zvekupinza ngemutsinga mushonga kuitire kuti muntu apore kana zviri zvirwere zvemukati.

Muntu paunoguma pazvibhedhlera pane zvavanotanga kukuita vanotanga kuningira kudziya nekutondora kumuvuri wako uyezve kuti ngazi Yako iri kuhamba zvakanaka ere haisi kurumba maningi ere haisi kunyanya kuhamba zvishomani ere.

Muzvibhehlera kazhinji zhinji vane nguva yekudaidzira vantu vachiti vauye vapewo vamwe vantu ngazi avo vantu vanenge vasina ngazi yakakwana vanonga vachizoendeserwa ngazi iyi inenge yaendeswa nevanenge vaine yakakwana .

Mwana wega wega unofana kuenda kuchipatara onekwa ngeana chiremba achimboongororwa apana ere zvirwere zvingange zvakahwara mumwiri wake zvioneke zvichiri pamwana, mwana achakati tsongei. Aonekwe angoororwe kuti mumapapu ake amuna here zvinonga zveimutambudza. Zvipatara zvakanaka..tiende tionekwe nekuti tisazovhunduke kana mwana achinge arwara kana achingeanga akufa tinenge tichiziva.

Muzvipatara umo munowanikwe mushonga yakasiyana siyana imweni mishonga inoiswa mungazi, imweni mishonga inoita zvekumwiwa, imweni mishonga inopinda mumwiri medu ngekuiswa patsono, imweni inoita zvekuiswa ngekubairwa, mishonga dzinenge dzakasiyana siyana zvichienderanawo nechirwere chaunenge uchizwa.

Kune zvirwere zvakasiyana siyana asi apa ndinoda kuti ndibhuye nekutsanangura pamusoro pezvirwere zvinoitika mukati mwenyama yedu zvatinenge tisingaoni ngemadziso zvinosanganisira gomarara remupfungwa negomarara remundani gomarara rinoita chero parinenge raita tisingaoni kuti iri igomarara rinozosvika pakuuraya vanthu.

Munzvimbo dzeshe dzinorapirwe vantu mune mishonga yakasiyana kune mishonga inoiswa mungazi kwoite mishonga inopinzwa ichipinda yakaite mvura kwozoitawo dzimweni mishonga dzatinomwa dzakaite mapilizi dzeshe dzinenge dzechirape zvakasiyana siyana.

Kune midziyo inoshandiswa muzvipatara nemudzimwe nzvimbo dzinenge dzakagadzirwa kuti antu auye achiongororwa maererano nekuti kuona kuti muntu aana ere chirwere chegomarara chiri mungazi mwake. Aana ere chirwere chegomarara chiri mumusoro mwake chingange chizokonzeresa kuzomuuraya mune zuwa remangwani. Saka midziyo iyi inenge iripo kuratidza kuti chirimwo kana amuna nguwa iripo.

Ukaenda kuchibhedhleya koorapwa, azvina ndaa kuti kwai wakura ere makore ako ari pari, vanondobetsera muntu weshe. Anachiremba vanenge vari muchipatara, vanondorapa muntu weshe, unenge wauyeyo nedambudziko, ende vanoyaiya, vachinyasa kuzwa kuti chiini chathikabeze muntu.

Kune mishonga isikaiti yeku mwiwa inoite yeku iswa mukati me ngazi ino yamba yekuto iswa yechi iswe mungazi ayi iswi zveku mwiwa nge muromo ino ita yekungo iswa yoto budire mungazi mwe muntu.

Kana muntu achinge aenda kuchibhedhlera vantu vakatama kuti Unozwei vanomuisa mumudziyo unoongorora mwiri weshe uchizobhuya kuti muntu anozwa zvakati nezvakati zvichibva mumuchini uyu unenge uchi shandiswa.

Muzvibhedhlera mune nzvimbo dzavanotora ngazi vechoiswa dzichizoongororwa dzapedza dzinohloyiwa kuningirwa kuti hamuna ere zvimweni zviro zvisiri zvingafanira kunge zvirimwo mungazimwo zvinokanganisa utano hwedu.

Muzvibhedhlera mune michini inoningira nekuongorora zviro zvinenge zviri mumundani mevanhu vakadzitwara apapo muchini idzi dzinoto budisa zviri mundani mwemuntu nemwana tinenge techitomuona kuti mwana uwu wakakwana here kana kuti hazi kukwana kune matambudziko anenge anawo here kana kuti hana. Mai vanenge vachito bhuyirwa kubva pamuchini unowu.

Muzvibhedhlera mwega mwega pane nzvimbo yavanoendeaa ngazi dzavanenge vatora anyari makararwa avanenge vatora kuvantu kwazvinoenda zvonyasa kuningirwa maningi zvonyasa kupetsenurwa zvichiningirwa kuti hai chinyi chimbori kukodzeresa kurwara kwemunhu chinyi chaita kuti muntuwo abudise makararwa akatsvukira.

Muzvibhedhera mwega mwega vana mukoti nana mbuya nesi vanotora ngazi dzevatenda veshe vanenge vauya, voenda nadzo munzvimbo yavano ongororera kuti vaone kuti chirwere chiri chirikutambudze muntu.

Kazhinji kazhinji muzvibhedhlera muntu ukange waenda vakatama kuti zvememene chiinyi chaunombozwa, vanoenda newe mumbatso yavanoenda newe, inenge ine michini inoende kokuhloya kuone kuti chiinyi chiri kutambudze muiri wako. Vanokuhloya kubve dera kusoro voende kobude dzasi kumarenje iyo, vechitanga kutsvaka kuti chiinyi chiri kutambudze muntu.

Muzvibhedhlera mwega mwega munewo zviro zvavo zvavanenge vakatonyora kuti umwu ndimwo munoiswe tsono dzashanda dzinobaya zveshe zveshe zvinobaya kana kuti zveshe zvinenge zvichikonzeresa zvirwere kuvantu zvinenge zviri mwazvo mwazvo zvinenge zviri muzvipoka mwazvona .

Muzvipatara muntu unoti ukaguma unoenda koongororwa mwiri wako weshe kubva kuhloko rako kobuda kumurenje ino vachiningira kuti akuna chirwere ere chiri kurarama newe chinozoita ekukujuma chapedza chokudarikidzisa.

Muzvi bhedhlera mwega mwega mune mavanoisa ngazi dze vantu vechi ningira vechidzi ongorora kuone kuti chingange chiri chiinyi chiri ku tikabize muntu chikange chiri chiinyi chakonzerese kuti muntu unowu azo svike pakufa.

Muzvibhedhlera mwega mwega vanoti vakatama kuti chiinyi chinganve chiri di dinga mupizo riri kutambudze muntu vanotora ngazi yavanenge vambotora kumuntu voitunirawo kuzvibhedhlera zvikuru kuti vaongororowo kusvika vazobata chemene mene chiri kutikabeze muntu.

Peshe petinoende kuzvipatara kune muntu unenge eitotidetsera, unenge echitidetsera mukuzoziva kuti chii chinotirwadza chinyi chakonzeresa zvatinenge tichizwa, chinyi chitikuita kuti muntu azwe mundani, ndivo vanotibatsira vanenge varimo muchipatara vozotora ngazi yedu voende nayo voongororwa munzvimbo dzinoongororwa ropa vozive kuti chinyii chirikuitika.

Mumizvipatara akadzi anenge akazvitwara vanotorwa ngazi yawo yoongirorwa kuonekwa kuti mumuviri mawo mune nhasi here inokwana Kuti muntu panozoenda kobara Muntu uyu azofinhere kana kuti ngazi yake aizoperi panobara.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune vantu varimwo vane zvavakatofundira zvekuti vakwanise kushandisa midziyo inovheneka zvakawanda wanda, inovheneka ngazi, inovheneka zvirwere mumwoyo nevantu , inovheneke zvirwere zvakasiyana siyana mukati mwemwiri mwevantu.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune mbatso yavanenge vakachengetedza inenge ine michini inoshandiswa kuoongorore ngazi dzevantu, makararwa nezvinenge zvaunzwemo ko ningiriswa kuti muntu unenge azwe chiinyi nekude kuningira nekutsvakurudza kuti muntu uyu unombozwenyi.

Vantu vazhinji vakaenda muzvibhedhleya vanotorwa ngazi, ngazi yavo yotorwa yoendeswe mudzimhatso dzinoningirwa kuti ichiri yakawanda ere mumwiri mwedu, ngazi iyi ichiri yakakwana ere kana kuti inode kumbotutsira.

Muzvibhehlera mwega-mwega vane mhatso yavanochengetedza inenge inevantu vanogaramwo. Vanenge vechizohloya ngazi dzedu nekuhloya makararwa atinenge taendeseyo kuti muntu uyu unomborwara unombozwei. Chiinyi chakonzeresa kuti ange arimunomu muchipatara.

Vantu veshe vanenge vakadzitwara vanosisirwa kuenda muzvipatara veienda veiobairwe mishonga yekuchengetedza vana vanenge vari mundani vasati vabuda kuitira kuti pavanobuda vasazorwara-rwara uyezve vana vane kodzero yekuenda veiodonhedzerwa mishonga mwedzi ngemwedzi.

Vantu vanenge vane pamuviri vaine mimba, vanouya kuzvipatara koorindira kusvika musi wavanenge vechida kubara waguma. Uyezve kana vachinge vabara vanozopuwa zve mutombo dzekurapa vana nekuvadzivirira kune zvirwere. Uye vanodzidziswa zve kushambidza vana nekuningira nekushambidza makuvhu evana.

Akadzi eshe anenge akazvitwara anofana kuende kuzvibhedhlera mwedzi ngemwedzi eioningirwa kuti mwana wakagara zvakanaka here, mwana apana zviri kumutambudza here, uyezve kana vana vachinge vazobarwa vane mishonga yavanofanira kubairwa vasati vabuda muchipatara nepavanenge vabudazve pane mazuva avanofana kupetukazve kuzvipatara kuti vaorapiwa

Muzvipatara mwega mwega vakadzi ega ega unenga akazvisenga une mishonga yaanopuwa inoenderana nekuzvitakura kwaakaita uyezve vana vadoko kana vachinge vasvika pamakore anenge achitarisirwa vanoenda vonopihwa mushongainenge ichienderana nemakore aanenge ave pamakore ega ega mwana unodonhedzerwa mishonga waanodonhedzerwa mumuromo nekubairwa kwaanonoitwa muchipatara ana mbuya mukhoti vanobatsirazve akadzi anenge akazvitakura

Ana Mai vanonga vabara vana vavo muzvibhedhlera vanodzidziswa zvakawanda kuti mwana uchiri kubva kubarwa unoshambidzwa echoite ekudini, unozwinyi chikumvu chake kusvikira chaoma.

Muzvibhehlera mwega-mwega mune midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa kuti vantu vaone kuti chiinyi chirikuitika pamuntu, ingadai kuri kuti pamweni dangani mumwiri mwako pane chirikuhambemwo, vanoshandisa mudziyo unenge uripo wekuhloya kuti chimbori chiinyi.

Muzvibhedhlera zvikuru mune midziyo yakasiyana-siyana inokwanisa kuningira mukati mwemuntu kuti mwoyo wake uchiri kunge wakanaka ere, uchiri kushanda zvakanaka ere, uyezve kuningira kuti maphaphu ake achiri kupinze mweya zvakanaka ere, muntu unofema zvakanaka ere.

Muzvibhedhlera mune michini yakasiyana-siyana inoshandawo zvakasiyana, kusanganisira muchini unonga uchishandiswa mukutore ngazi, kwoitawo muchini unoshandiswa kubayira uchipiwa mushonga, mushonga wechiiswa munyama yemuntu.

Muchipatara mune michini yakasiyana siyana, inoshandiswa pakuona kuti muntu unozwenyi, kuti muntu wazombouya muno akati ramba-ramba kadai, chingange chiri chiini chakonzeresa.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune midziyo itorimwo inoshandiswa inosanganisire mibhedha inovata. Varwere varwere pavanoguma vechizi kwai avachapetuki kanyi vanombogara muchipatara veimbohloyiwa vanopuwa mubhedha dzinenge dzakatogadzirwa, dzinogadzirwa zuwa ngezuwa kuti arwere aone kuate pakanaka.

Kune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa muzvipatara. Imweni ngeekusuke nzee, imweni ngeekusuka madziso. Kana muntu achinge ane madziso anenge echipanda, unoenda oongororwa kana echida kusukwa vanoshandisa midziyo yawo yakatogadzirwa kunge iri yekusukisa madziso.

Muzvipatara vane michini inobetsera vana nevanhu vasharukwa avo vanonga vane zvirwere zvekukorera kufema zvakanaka. Vanovabetsera ngezvishini zvavanoisa pamiro yavo vochitanga kufema zvakanaka.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune midziyo inoshandiswemwo. Ingange iri midziyo inoshandiswa mukubaire mushonga, ingange iri midziyo inoshandiswa pakunama kana pakusona muntu unenge aite ronda rakapfatuka.

Muzvibhedhlera mune zviro zvinoshandiswa kuongorora ngazi kuti haina ere zvirwere zvinokonzerwa ngezvipuka kana kuti zvirwere zvinokonzerwa ngekurumwa kana ngezviro zvinenge zvechibhururuka.

Muzvibhedhlera mwega-mwega vane michini yavanoshandisa pakuona kuti muntu uyu unozwei pakuchengetedza futi utano hwemuntu vane michini yavanoshandisa mukuningira kuti muntu uno une gomarara ere remuchibereko.

Muzvibhehlera mune michini inoshande zvakasiyana -siyana. Chimwe ngachimwe chine mushando wachinoshanda. Chimwe ngachimwe chemuchipatara chine zvachinoshanda. Hapana chisina zvachinoshanda nyangwe kadodori kemene Kane zvakanoshanda, kangange Kari karo kekuvheneka mumadziso, kangange Kari karo kekuningire munzee asi chimwe ngachimwe chine mushando wacho wachinoshanda.

Muzvibhedhlera mune michini yakasiyana siyana inoshandawo zvakasiyana siyana imweni inoshandiswa kutore ngazi mutsinga dzedu kuitire kuti rizoende koongororwa kuti richakakwana ere kana kuti rine zvirwere zvakadini.

Ku zvibhedhlera mwega mwega mune zvidziyo zvavano shandisa kukange kuri kuti hai dangani wapindemwo woti kwai nzee yangu ibairi kupandawo vantu woye vanochi ningira votere muchini chavanoisa choenda ko ningira chiri ku konzeresa kurwadza kwenzee chimbori chinyii kusvikira vazoona kuti aa dangani munze muya mune tsvina vanochi tsvakahe chi muchini chino uya zvee kosuka tsvina iya inenge iri munze mwako.

Kazhinji kazvo tikaende muzvibhedhlera tichizwe mazino, tinoendeswa kune anoona ngezvemazino ako. Vanogona, voongorora kuningira kuhloya kuone kuti chimbori chiinyi kateka chaite kuti murume mukuru azwe zino, zino rizvimbe kudaroko. Apedza anotora zvimuchini zvawo zvinenge zvakacheneswa maningi, vochiningira kuti rinode kuduswa ere, kana kuti rinode kumbozwinyi zino rineri.

Muzvibhedhlera munemidziyo yakasiyana siyana. Kune midziyo inoshandiswa kana muntu onge akukorere kufema ari ega. Mudziyo uyu unodetsera muntu kuti aone kufeme zvakanaka.

Kine michini inoshandiswa muzvipatara kune avo vanenge vakazvitwara vanenge vode kuzobara vane michini yavanoshandisa kuitira kuti vakasire kubara vanenge vechirumbiswa vanenge vechigara pamabhora vechijaivha jaivha kuti njira ikasike kuduhumuka.

Muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana inoshandamo inoshandiswa nana chiremba munguwabyekuyi muntu dangani Ari kubara pamweni pakona Paine midziyo inoshandiswa muntu akuongororwa kuti unoznwa chinyi.

Kune muchini uno shandisirwa ana mai vanenge vakadzi twara vanenge vane vana mundani uyu muchini uno kwanisa kuti betsera kuti bhuyira kuti mukadzi uyu ucha bara mwana rudzi uyezve uno bara riini zuva reku barwa nekuti mwanawo unenge echi reme zvakadini.

Muzvibhedhlera munewo michini inoshanda zvakasiyana-siyana. Imweni inoshandiswa pakubara. Imweni inoshandiswa dangani muntu arikude kusonwa. Imweni inoshandahe muntu awirwa ngechiro okuwara muoko kune imweni michini inoshanda kutwasamura mioko inenge yaminyuka.

Muchibhehlera mwega mwega mune vantu vanotoongorere ngazi inenge yatorwa ngaanachiremba vechiningira kuti ngazi iyi yakachena here, ngazi ino iyi inokwana here mumiiri memuntu, vantuwo ndoo vanozotibhuyira kuti ngazi yenyu inoda kututsira, ngazi yenyu ine chirwere chakati, imwayi mutombo wakati.

Kune muchini inoshandiswa muzvipatara imweni inoshandiswa pakuningira kuti mumwoyo mwemuntu kuti ngazi iri kuhamba zvakanaka ere. Ngazi yacho yakachena ere idzi michini dzinoshandiswa muzvibhedhleramwo muntu obveyo oziya kuti pakati pangu hapazi kunase kunaka panode kugadzirisa.

Panobara vantu kadzi panoshandiswa njira mbiri muntu unokona kuita yekusunda yemene vamweni vanoita yekuchekwa. Pavanoita kuchekwa ppayana pane midziyo inoshandiswa inenge yakachengetedzwa inenge yakabviswa hutachivana. Izvi zvinoitirwa kuti antukadzi vasazoramba vechiora pamaronda avanenge vechimwa.

Zvipatara zvega zvega zvine maturuzi azvinoshandisa pakuongorora ngazi, pakubaira, pakusona maronda izvi zviro zvakanaka ngenyaya yekuti zvinobatsira vanenge vauya varwere veshe kuti vaongororwe ngazi yavo nekusonwa zvironda zvawo zvavanenge vaita

Kune midziyo inoshandiswa muchipatara. Kazhinji-zhinji muntu ukakuware murenje zviya pane zviro zvaunotopuwa zvekushandisa zvaunopuwirwa kuchipatara,, zvekuhambisa kana zvekuite kuti murenjewo ukone kutsika wechipora.

Muzvipatara munemichini yavanoshandisa, zvidziyo zvavanoshandisa, kange muri kuti muntu uri kubarwa, kune zvidziyo zvinoshandiswa iyoyo, kana kunyari kuti muntu, uri kuda kuchekwa kuti abudiswe mwana mundani, kune midziyo yavanotoshandisa iyoyo inenge yakaongororwa.

Kune mimweni midziyo dzinoshandiswa muchipatara. Zvinoshandiswa kuvana, zvimweni zvinoshandiswa kuantu akuru, zvimweni zvinoshandiswa mukuaraidza vana kuti vasanyanya kuramba kubaiwa mishonga panguva dzevanenge vachida kubaiwa uye kurapa vantu vanenge vakura.

Kune midziyo yakasiyana-siyna inoshandiswa muzvipatara. Kune mudziyo unoshandiswa kuona kudziya nekutondora kunenge kuchiite mwiiri wemuntu. Mudziyo uwu ndiwo unonyanya kushandiswa pakuona kuti muntu unowuu urikurwara here, urikumbonzweyi.

Muzvipatara mwega mwega mune midziyo yakasiyana siyana kune mudziyo unoshandiswa kuongorora zvirwere zveshe zviri mungazi zvirwere zveshe zvingange zvechirarama nemunthu zvinonga zvechiningirwa mungazi mwemunthu.

Muzvipatara mune zviro zvakasiyana siyana zvinoshandiswamo mune zviro zvavanoshandisa zvisingaonekwi kumweni zvinosanganisira zvona tsono dzekubaira ndiDzona mishonga tsono dzekusonesa maronda dzakasiyana-siyana adzingooneki oneki tsono idzona.

Kune michini inoshandiswa muzvipatara inoshandà zvakasiyana siyana kana muntu ukaguke murwnje une muchini waunopuwa kuti ukudetsere pakuhamba kwaunenge uchiita unobetserwa kana uchinge wakuwara chero pawakuwara unopuwe muchini unokwanisa kubatsira pakuti ufambe zvakanaka.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune mwidziyo dzinoshandiswa nana chiremba , inoshandiswa nana mbuya nesi vanenge varimwo kudetsere muntu unenge auya kungange kuri kuti wakaguke mirenje kana kuti mumwoyo make amusi kuite zvakanaka vane midziyo yavanoshandisa ku vheneka nekunase ku beura kuona kuti chiinyi chirikukonzeresa.

Muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa ndiana mukoti nana chiremba vedu kana vechinge vechida kukubaya vanoshandisawo tonje vechipukuta vachipukuta kuitire kuti paanode kubaya pange pasina tsvina.

Midziyo inoshandiswa muzvipatara iyo inoshandiswa kuwongorora pashi imweni inoshandiswa kuwongorora mukati mwedu kuti mwakambo yeme kudini chiini chiri kuitika mukati mwedu chiini chiri kuitika mundani chiini chiri kuitika mumwoyo mwedu.

Kune midziyo inoshandiswa muchibhehlera kana muntu uchinge wakuvara kana muntu uchide kusonwa, kune midziyo inotoshandiswa pakarepo inenge yakachenesa inoshandiswe pakukusona kana pakukubaya inenge yakaongororwa kuti isange inezvirwere rwere.

Panobuda patinoona kuti muzvipatara munoshandiswa zviro zvakasiyana siyana ,paunoenda kunobara kunoshandiswa zviro zvakasiyana ,paunoenda kunogadzirwe maronda panezvinhu zvakasiyana zvaunoshandisirwa muchipatara zvese zvakawanda wanda zvinoshanda, unoona kuti ukange warwara kana kuti wakuwara kana kusonwa, pane zvinoshandisweyo zvakasiyana siyana.

Muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana. Kune inoshandiswa kana muntu echinge akuwara murenje wake kana kuti muntu echingade kupinde koochekwa kuti atorwe mwana mundani kunenge kuri kuti pamwe wasangana nedambudziko wakorere kubara ega zvakanaka kune midziyo inotoshandiswa ikweyo.

Kune zviro zvinooneka muzvipatara zvanosanganisira zvinoongorora kuda kuona kuti pabonzoo iri pane here zvakaguka pariri,,pane ere bonzo rakabuda muonini mwaro, munjira mwaro mwarinofanira kunge riri rogadziriswa. ichona chimushini chinechi ichi ndicho chinozokhomba kuti chiinji chakashata pamuntu zviro izvi zvinongooneka muzvipatara nemunzvimbo zvinoita ngezveutano

Kune midziyo inoshandiswa ndiana chiremba angodaro pamwe muntu waende kuchipatara usichakoni kufema wega kune midziyo inoshandiswa kubetsere muntu kuti aone kufeme zvakanaka unosiswa pamudziyo idzi kuti ange achizofeme zvakanaka munguva yaanenge achiri kurarama.

Muzvibhedhlera munemidziyo inoshandiswa mukuningira mu ndxondo dzemuntu kuti munei mundxondo. Munodaro munegomarara ririmwo nekuningira kuti amuna ngazi ere ingadaro yakaungana mumusoro mwemuntu irikukonzerese kuti arware rware kana kuti kutoningirawo kuti amuna ere chiri chisingafani kunge chirimo muhloko remuntu.

Muzvipatara mwega-mwega mune muchini irimwo yavanoshandisa kuongorora zviri mukati mwenyama dzedu kana tichinge pamweni dai ndashaisha kutsika, pamwe ndashaisha kudini . Vanotora muchini yavo voongorora ndiyo kuti apana ere zvashaishika mukati mwenyama dzedu , pamwe makodo ,pamwe pane godo rinenge ragurika.

Kune midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera zvakasiyana siyana, midziyo iyi inongowanikwa muzvibhedhlera aiwanikwi kune dzimweni nzvimbo. Midziyo iyi inongoshandiswa ndiana chiremba nana mbuya nesi vanenge varimo muzvibhedhlera.

Kana muntu uchinge wauye kuchipatara wakakuwara kana kuti wadaro watsemurwa ganda anachiremba vanotora midziyo yavo yavanoshandisa pakusona zvironda vapedza vanokuisire chiveve vokusona.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune mudziyo yavanoshandisa inosanganisira midziyo inoshandisirwa vaya vanenge vatsva zvakanyanyisa zvakadzama vanoisirwa mushini uyu kuti vasange vechinamirana nemagumbeza avanenge vakawata pamubhedha.

Mweshe munorapwa vantu, mune zviro zvinoshandiswemo, zviro zvisingaoneki kumweni, zvinongowanika imwona muzvipatara mwatinenge taenda kobatsirwa. Zviro izvi zvinonga zvichishandiswa kubatsira vantu vanenge vaendamo vasingazwi zvakanaka. Veshe vanenge vane matambudziko, veshe vanenge vane panodzimba, vanoenda kobetserwamo muzvipatara nezviro izvi zvinongowanika imomo.

Muchipatara chega chega mune zvavanoshandisa maturuzi avo avonoshandisa anoshandiswa kwakasiyana siyana dzimweni dzinoshandiswa panochekwa akadzi vechibara, dzimweni dzinoshandiswa paya pavanenge vaendeswa kobara vochekwa ndiani kuti mwana abide mundani vanoshandisirwawo muonini dzawo dzakasiyana dzinenge dzichekawo kuti ngazi aisati yakwirisa ere kudziya kwayo nechando kuti yatondora ere kana ichiri kupisha.

Pane michini inoshandiswa muzvibhedhlera, iyo inoshandiswa kana munhu uchinge wauya muchibhedhlera, uchiti unorwara. Kune michini yavanoshandisa , kuongorora nekuona kuti, zveshuwa munhu unowu uri kugula ere.

Muzvipatara mune midziyo yakasiyana siyana. Mune midziyo inoshandiswa pakuoongoorora zvirwere zvinenge zviri mungazi. Imweni mudziyo inoshandiswa zve mukuningira kuti mwana unenge ari mundani unenge ari kutamba ere?

Muzvibhedhlera mwega-mwega mune michini inoshandiswemwo inenge yakaemere kuti muntu unowu ,uri kude kuzobereka, wakaemere kuzobereka aa ,kuti akasire kuvhure njira yake, ngaashandise zvakati ngezvakati, unenga eivhure njira yake, echichitambisa ,eichiendepo, echichiita kuti njira yake ikasike yavhurika.

Muzvibhedhlera ndimo munooneka zvakawanda-wanda, zvakasiyana-siyana zveshandiswa. Zvimweni zvinoshandiswa mukubara kweantu kadzi. Zvimweni zvinoshandiswa kana muntu aechinge akuvare mirenje yake. Zvinoshandiswa kupetudze makodo munzvimbo maanofanire kunge ari. Izvi zviro zvinongoonekwa mona muzvibhedhleramwo hazvivaniki kumweni.

Ana chiremba muzvibhedhlera vane mathuluzi avanoshandisa kana achinge varimwo. Vane zviro zvavanoshandisa kuongorora ndizvona ngazi. Kuongorora ndizvona zvemukati mwemwiri dzedu kuti chiinyi chiri kuitikemwo. Pane zviro zvavanoshandisa kuti vaone zvinongana zvichitambudza muntu mumwiri mwake. Kunyange pari painyi, nyange mungazi.

Kune muchini yakasiyana siyana inoshandiswa pazvirwere zvakasiyana siyana muzvibhedhlera mwatinoenda. Muzvibhedhlera umu ndimwo mwatinoenda koningirwa nekuhloyiwe ngazi yedu, kuti ine chirwere chiri vechishandise michini yakasiyana siyana.

Muzvipatara mwega-mwega mune mevanopishira tsono dzavanenge vashandisa kuzvipatara, avangodzirashi-rashi peshe-peshe tsono dzavo dzinenge dzashanda nezveszhe zvingange zviri zviro zvinobaya kana zveshe zvinenge zvambocheke muntu. Zveshe zvinenge zvambogwame ngazi yemuntu, vanotoende kozvipisha kunzvimbo yevakagadzira kuti vapishire.

Kune mitombo yakasiyana siyana yakugadzirwa mazuwa anaya. Mazuwa anaya kune mitombo wekuti muntu ukangozwa zvaunenge wazwa ukaenda kuchitoro chinotongese mishonga autami mushonga unoenderana nezvaunenge uchizwa.

Kune maphilizi akasiyana-siyana amweni anorape mushana, amweni anope gotsorwa, amweni anorape zvirwere zvemukati mwemwoyo. Amweni anorapawo nhii dzinenge dzechirwadza nyangwe nemabayo.

Mitombo inogadzirwaazuwano yakasiyana siyana, dzinothlungeyana thlungeyana mishonga idzi, paunoenda kuchipatara vanotokunyorera kuti mushonga uyu ndiwo waunofanira kushandisa kuti urapike ,kuti upore musoro unenge weirwadza.

Muzvibhehlera mune mitombo yakasiyana-siyana. Imweni mitombo inoita kubaiwa, imweni mitombo inoita kuiswa mutsinga mwevandu. Mushonga idzi dzinenge dzeishandawo zvinoenderanawo nechirwere chinenge cheizwa mundu.

Kune mitombo inonasirwa mazunaya yakasangana sangana imweni yachona inorapawo zvakasiyana siyana imweni inorape matoko eanenge eipanda imweni inorape mushana imweni inorapa gotsorwa rinenge reirambe kupera zvechindoendawo zvakadaro

Kune mitombo iri kugadzirwa mazuwa anaya inokwanisa kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana .Philizi rimwe rinokone kunge riri richi riri rinorapa zvirwere zvitatu kana zvina , zvakangosiyana-siyanawo.

Mazuwa anaya mitombo yawanda yakasiyana siyana. Mutombo umwe ngaumwe une zvaunorapa. Mutombo umwe ngaumwe une zvaunobetsera mumuwiri mwemuntu. Kana chinyari chirwere chinyari chenzee chine mutombo wacho wechinopuwirwa kuti nzee inge ichioneka yeipora.

Mitombo yakasiyana siyana kune inoshandisirwa antu asharuka koitawo mitombo inoshandisirwa ana adoridori , ana adodori aya anoshandisirwawo mitombo dzawo dzakasiyana nedzinoshandisirwa antu asharukwa. Mishonga idzi dzinenge dzakasiyana nekuitira kuti ana adoko anenge achipuwawo dzawo dzinoenderana nemiri dzawo antu asharuka anopuwawo dzawo dzinoenderana nekukura mwaanenge akaita.

Kune mitombo yakasiyana-siyana inoshandiswa pakupodze marwadzo. Hunge muntu zviyani, pamweni dangani soro rinopanda, unopuwo mushonga wakasiyana-siyana. Kune maphilizi aunopuwa, nenguwa imweni pamweni haashandi, unopuwazve amweni anondoshandazve kurape musoro unenge uchipanda.

Mazuwanawa mitombo yawanda inorapa zvakasiyana siyana. Uyezve zuwa ngezuwa kunenge kwechitogadzirwa dzimweni mitombo dzinorapawo zvakasiyana siyana. Kwakafanana nechirwere chegotsorwa chine mishonga yakawandisa inochirapa.

Kune mitombo yaka gadzirwa yaka siyana siyana ino rapawo zvaka siyana siyana chirwere chimwe nga chimwe chine mutombo unochi dzikirisa une mutombo unonga uchichi dzivirira kune mitombo inenge ichiita kuti muntu azwe zvirinani.

Mishonga mizhinji yayo mazuwa anaya inobva kubanze kwenyika iyo mishonga ndoine ichizotibetsera pamweni muntu waita gotsorwa kana kuti muntu wazwamushanà kana kuti marenje anenge aguka mishonga mizhinji inobva kubanze kwenyika.

Kana muntu echinge arwara une mitombo yaano nyorerwa kuti aende kotsvaka kana yeinge isipo pachibhedhlera. Kana ichinge isipo, unopinde muzvitoro zvinotengese mishonga. Akazviona, akaona ikweyo unochitenga ikweyo kweunenge uri.

Pamushonga inopuwa vantu kuchipatara inosanganisira mapilizi mishonga yekuita kumwa kana muntu anegotsorwa unosanganisazve mishonga inopuwa avo vanenge vabatira zvirwere zvepabonde vanopuwawo mishonga inoenderana ngechirwere chavanemge vabatwa ndicho.

Kune mishonga dzakasiyana-siyana dzinorapa zvitenda zvakasiyana-siyana. Mushonga umwe naumwe unezvaunorapa mushonga dzamazuva ano dzine zvadzinorapa dzine chinangwa chadzo, dzine padzinoshandisirwa, dzine futi padzinopuva muntu kuti muntu uyu ndiye unopuva mushonga vakadai. Uyu muntu ndiye unopuva mushonga vakadai, zvichienderanavo nezvaunenge veizwa.

Zvirwere zvega zvega zvine mitombo yazvo yazvakagadzirirwa kune mitombo yekuti unoita zvekudzora koita mitombo wekuti unoita wekumwa mitombo dzakasiyana siyana umweni mutombo unoita zvekupiwa vanhu kuzvibhedhlera imweni muntu unoita zvekuzotenga ega kuzvitoro .

Mazuva anaya kwane mishonga yakasiyana-siyana, inogadzirwa ngevantu. Mishonga yega-yega inenge iine zvainorapa ungazwe musoro une mishonga dzakawanda dzekurape musoro. Uzwe mushana une mishonga dzakawanda dzaunopuva dzinenge dzichira mushana dzakangosiyana-siyana, zvichienderanavo nekuti iwewe urikurwara zvakadini.

Kune mishonga yakasiyana siyana. Kune maphilizi akasiyana siyanazve anoshandawo zvichienderana ngechirwere chinenge chine muntu. Amwe ngaamwe maphilizi, ane mamwirwe aanoizwa. Amweni anozi rimwe mangwanani, amweni anozi rimwe masikati, amweni anozi rimwe madekona, amweni anongozi rimwe mangwanani pazuwa.

Kune mishonga inorapa zvakasiyana -siyana yakagadzirwa ngevayungu imweni yakagadzirwa ngeatema inorapawo zvakasiyana yetinoona muzvitoro, imweni tinotoipuwa kwona kuzvibhehlera kwatinenge taenda inobetsera mwiri dzedu kuti dzigwinye dzinge dzichiwane simba kana tichinge tichirwara.

Vantu vazhinji kana vakazwa musoro kana vakazwa panorwadza vanotsvaga mutombo wekuti panorwadza apa vakasire kupora kune mishonga yakasiyana siyana inorapawo marwadzo akasiyana siyana amweni achona tikaenda kuzvibhedhlera tinovapuwa ikweyo.

Munyika muno mweshe mune mishonga yakasiyanasiyana kune mushonga, chirwere chimwe ngachimwe chine mushongo wacho, chirerwe chimwe nachimwe chine mushongo wacho, ingadai riri gotsorwa rine mushonga waro, kukange kurikuti warye nyama unotambudzika maningi ndiyo inomushonga wayowo ,kune mishonga dzinoshandiswa kuti usarambe weirwadziwa ngezviro, kana anyari maruwa anovhiringidza madziso ako kune mushonga wawo unotoshandiswa, unoshandiswa kudziirira zvirwere zvakadi nge izvozvo zvinonga zvakadaro.

Mishonga yakagadzirwa mazuva ano aya yekuti kana munhu unhinge uchikosora kana ringave gosorwa kana chinyare chii chirikunetsa unoenda kunotenga mutombo uyu omwa kuti uone kunzwa zvakanaka, unzwe parinani nenyaya yekuti ukasatenge mushonga unotambura ndiwe unamabesha chindoerera.

Kune mushonga yaakugadzirwa mazuwa anaya inoshanda mukudzivirira zvakawanda wanda. Kune mushonga yetinotopiwa totobhiirwa zvadzinoshanda muzvipatara. Tinobhiirwa kuzi ukamwa mushonga uyu unorarama, ukamwa mushonga uyu musoro unodzakira kutema auchanyanyi kutema, ukamwa mushonga unowu unozwa zvirinani.

Kune mishonga yatinotenga, yatinotengamo muzvitoro. Iyo mishonga unoipuwa zvichienderanawo nezvaunenge wechizwa panguva yakona iyoyo. Kana uchinge uchizwawo gotsorwa unopuwawo mushonga unoenderanawo negotsorwa. Kana uchinge uchizwawo mushana, unopuwawo mushonga unoenderanawo nemushana waunenga wechizwa. Imweni mishonga tinoinyorerwa kubva kuchipatara tozootenga tega kuzvitoro.

Kune mishonga yakasiyanasiyana yatinosangana nayo muzvibhehleya mwatinoenda nguwa imweni vanenge vane mishonga inoita zvekubairwa ,imweni mishonga inobairwa yoitayekupinzwe ngemungazi mwedu, imweni inoite yekupuwa ari mapilizi ekuite ekumwa.

Muntu ukaenda kuchibhedhlera wechirwara, anachiremba, vanoningira kuti vaone kuti urikumbozwei, vokupa maphirizi anoenderana, anoenderana nezvaunenge uchizwa, anoenderanazve nekuti iwewe uri kuzwei, ende unomwa vochikudzidzisazve kuti iwewe unomamwa kanganai pazuwa.

Kune mitombo yaakugadzirwa mazuva anaya inodetsera maningi muzvirwere zvakasiyana-siyana. Ukange muntu wechinge wechidzinza wechirwadziwa maningi, pamwe pane panotokonya mumwiiri mwako, unofanire kuende kuchibhehlera woopuwe mutombo iyi kuti uzwe zvakanaka.

Kune mishonga iriyo yakugadzirwa mazuva anaya yakasiyana-siyana. Kune mishonga inogadzirwa inodonhedzerwa mumadziso, inoiswa munzee dzeantu yakagarwa inenge yakaongororwa ndiana mazvikokota. Nekubaoneka kuti iyi ndiyo inorapa nzee inenge ichiite murwadzire vakadai. Ndiyo inorapa madziso anenge akatsvukurukira anenge akangodai-dai anorwadza.

Mukadzi weshe unenge akazvitwara unemapilizi aanoenda echipuwa mwedzi ngemwedzi ekuti atutsire ngazi mumwiiri wake nekuti mwana abude akagwinya makodo ake mushonga idzi dzinongopuwa mwundu weshe pasina mubhadharo waanenge aita kweshe kuzvibhedhlera mukadzi wega wega unopihwa mapilizi wawawo ekututsira ngazi.

Kune mishonga yaayo mazuwa anaa unopuwa vanhu muchipatara pashure pekuti munhu ange arwara kana une chirikumurwadza panguwa iyoyo. Pane mishonga dzechimanje manje dzaanopuwa dzakasiyana nedzekuchiantu. Dzakasiyana dzatisingazombofi takazodziona kunanambuya nyamukuta.

Muzvipatara mune mapilzi anopuwa vamtu akasiyana siyana amweniwo anopuwa vantu zvichienderana nokuti chirwere chako iwewe chakambodini chirwere chako chimbori chiri chakona unopuwawo mushonga unoenderana wobhuyirwa nenguwa dzokumwa. Vantu vazhinji vanodzidziswa kuti hai mushonga unomwiwa, mapilizi anomwiwa kana muntu achinge arya.

Kune mitombo inogadzirwa inenge yakanangana nechirwere chaunenge wechizwa. Inodaro zvakafanana nechirwere chinonesa vantu vakawanda maningi, chinoita ichona gotsorwa nekuerere mabesha. Kune mushonga wakatonasirwa unenge uchirape gotsorwa rinenge ranetsa.

Muzvibhedhlera mwega mwega munenge mune mphatso yevanosiya inogare mitombo, mitombo iyi inorapawo yakasiyana siyanawo zvichienderanawo nechirwere chinonga chechizwa munthu kana munthu echinge auya nezvaanenge eizwa nezvinenge zveimupixa zveshe unochipuwa zvinoenderana nezvaanenge echizwa.

Kune mishonga ino tengeswa iyo inenge ichi shandiswa apo pamweni muntu unenge waita mundani munenge mwechi rwadza unoenda kotenga mushonga iwowo unenge weizo kasira kuku detsera pa unenge uchizwe mundani kuti zvikasire kupora.

Kune mishonga yakasiyana siyana kwakugadzirwa mishonga yakasiyana siyana unoenderana nekuti muntu unombozwei chini chamutikabeza chazokonzeresa kuti ange echiuya kuchipatara agume kuchipatara unopuwa mushonga unoenderana nezvaanenge abhuya kuti inini ndiri kuzwe zvakati.

Vashandi emuzvibhedhlera zvakasiyana siyana vanohamba veidzidzisa vanthu marererano nechirwere chekupenga kana chirwere chekurashe pfungwa chinomboitika muvanthu vanthu vanenge vechichibhiirwa kuti zvinokonzerwa nei uyezve zvinorapika sei.

Munyika muno mune zvirwere zvakasiyana siyana amweni antu anorwara ngezvirwere zvepfungwa mukurwara ngezvirwere zvepfungwa vanoendeswawo kuzvipatara kwavanenge vachiongororwa vachibatsirwa vachipuwa mushonga inoita kuti vaite zvirinani vapone.

Vana vadoko vanofanirwa kuendwa nawo kuzvibhedhlera veienda kobairwa veienda koningirwa kuti kukura ere uye vari kurya hezvakakwana zvavanorya zvine utano here kana kuti vanoda kupuwa hezvimweni zvekuti vaone kukura.

Vana vadoko vanotenderwa kuyendwa navo muzvipatara koningirwa nekuvhenekwa kuti dangani pane zvinenge zvechinesa kune vamweni vana vanoenda kuningirwa kuzwi avasi kukura ngei chii chingange chiri chikonzero chiri kuite kuti mwana asakura.

Ana chiremba mu zvibhedhleya vanototi kuvana vadoko ngavauye vaningirwe kuti vari kukura ere mwedzi nge mwedzi uyezve kuti vari kurya ere zvine utano uyezve kuningirwa kuti avana ere zvirwere zvavanenge vanazvo zvinenge zvaka nyararwa zviriyo kudzimba.

Vana vadoko vane mishonga yavano ita yeku dondedzerwa mukanwa vana vanenge vechi fanira ku endeswa ku zvipatara peshe pa vanozwe ngava uyiwe navo va dondedzerwe mushonga idzi apana uno fanire kusara mu makanyi.

Anambuya utano nana mbuya mukoti anobarisa vana vanovadzidzisa kuti mwana unoita mungwaririrwei, mwana unoitwa mugezeserwei nekuchengetedze chikuvhu chemwana chisange chichizopindwa ngezvirwere zvakasiyana-siyana. Kana mai vechinge vabara vanodzidziswe zvirozvo kuti vasazotikabeze hutano hwemwana.

Hwana hunenge huchabva kubarwa muzvipatara hunofana kubairwa mushonga inoadziirira kuzvirwere zvakasiyana-siyana. Peshe peshe panguva yavanenge vadaidzirwa kuzvipatara. vanofanirwa kuenda kuti vaende koobairwa mishonga idzi kuti vasazorwara zvirwere zvakadai ngeana gomarara.

Muzvipatara mwega-mwega, Muna anachiremba vanotoona ngezve vana zvega, vakafunda kuti vazoziya ngezve vana, vanoona kuti mwana uyu wazwei, mwana uyu waakude zvakati. Vana ngavabairwe vadzivirire zvirwere zvakati nezvakati, ndivo vanoonazve kuti vana vari kupuwa ere mushonga dzavo dzekudzivirire zvirwere, zvinosanganisora gomarara.

Ana mai vanokurudzirwa kuti vatware vana vavo mwedzi nemwedzi vachienda nawo kunana chiremba koongororwa kuti mwana arikukura ere uri kurya zvakanaka ere uye une hutano here.

Vana vadoko vanofanire kurya chikafu chine hutano. Kuitire kuti vasange vachibatwa ngezvirwere zvimweni zvinozoita kuti vana vasakura muviri vavo, uyezve varambe vari pandau imwe vasingachakuri kuenderera mberi vanofana kurya zvikafu zvakaringana

Vana vadoko vanenge vabva kubarwa vanoputirwa ngeana mbuya nyamukota avo vanenge vava ashira vana ava ndoo vanonyatsa kuputira ana kuti asapindwa nembepo iye asaite zvirwere zvinonga zvakawanda wanda zvinozomubata.

Mwana oga oga paanoita makore mamweni unofanira kuendeswa kuchipatara kopiwa mushonga weshe waanofana kunge achipuwa. lzvi zvinofana kuitwa peshe paanosvitsa gore pega pega muupenyu hwake anofanira kuendeswa kuchipatara kusvika makore anodarikawo gumi nemashanu.

Vana vadoko vane mishonga yavanopuwa isinei nekuti varwara ere kana kuti avana kurwara ana mai vavo vanofana kuvatwara voenda navo muzvibhehlera zvega zvega kwavanenge vechienda vosvika vopuwe mushonga idzi kana kuri kubayirwa mushonga vanoita zvekubairwa vana

Zvino kurudzirwa kazhinji kuti kana muntu uchinge waona kuti ndumurwa iyi ayisi kuzwe zvakanaka iyendeswe ku chipatara yo ongororwa yei hloyiwa ku oneke kuti muntu unowu unombo zwei chinyi chiri ku konzeresa nguva iripo azvidi kunonoka.

Akiti woye ,muzvibhehleya munaana chiremba vanodetsera maningi, amweni anachiremba anodetsera ngekuti kwai murenje wako dangani warwadza maningi kuna chiremba unotziya kuti inini ndinoziya zvemirenje, kuti mirenje yako yarwadza ngei, amweni anotoziya zvirwere kuti dani mumoyo, dani inzee, dani idzoro rinonga reipanda, anotoziya kuti izvi zviinyi, anaChiremba.

Ana mbuya utano vanombo hamba mbatso nge mbatso vechi dzidzisa uye vamweni vacho vanenge vechi tore ngazi echiyi ningirira veyi ongorora kuti vaone kuti apana ere ane utachiwana pa mbatso nge mbatso.

Muzvibhedhlera mwega mwega mune vantu vanoshandemwo vakasiyana siyana zvichienderanawo nekuti hai muntu uyo wakafundawo chiinyi kune vamweni vanonga vari ana chiremba avo unotoona vanotirapa kana tapindemwo nanambuya nesi ndivona vanotidetsera mukubara kana mukange marwara ndovanotidetsera.

Mu zvibhedhlera mwega mwega mune vantu vakawanda umwe na umwe une mushando wake waanoita umwe na umwe uno zvaanoita mwona imwomwo vantu varimwo kuno sanganisira ana chiremba ana mukoti ne avo vanoshanda kutora ngazi vechizo dziongorora kuningire kuti mune zvirwere zvaka mira sei.

Zvitoro zvinotengesa mishonga zvinohambidzana nezvibhedhlera ngendaa yekuti kuchibhedhlera kana kukange kusina mutombo, vanonyora kachitsamba kekuti unoenda nako kuchitoro chinotengesa mushonga , wopiwa mushonga wese waunenge uchida.

Chibhedlera chega chega, chinembatso inenge iine mitombo inenge iine munhu anenge arimo echizopa vantu mitombo idzodzodzo, mune nemumwe mumbatso munenge makagadzirwa ndokunobva mitombo yeshe inopiwa vanenge vawuya vechigula muzvipatara. Wese unenge uchirwara, unenge uchitambudzika unoenda kunopiwa ikweyo mishonga apedza kuwonekwa ndiana chiremba.

Muzvitoro zvega-zvega zvinotengese mitombo, munenge mune muntu umwe unenge echibaaziya ngezvezvirwere zvakasiyana-siyana. Muntuwo unenga akatozvifundira nekuziye kuti hayi, maphilizi aya andinope muntu unowu, anomborape chiini, uyezve muntu unenga atsanangure dambudziko rake, unenge achizoziya kuti dambudziko iri rinorapwa ngemushonga uri.

Zvitoro zvinotengese mushonga munenge muine muntu anenge akatofundu unoziya ngezvezvirwere unoziyazve ngezvemitombo yaanenge echitengesa, kuti uyu uriapa uyu unorapa zvakakati nezvakati nechiini chimweni.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana, muzvitoro umu muengenge muine vanhu wanotoyayiya kuti muntu uri kumboti chiinyi pambomurwadza pakona painyi kuti vaone kuzomupa mushonga wemene mene wekurape chitenda chaanenge auya nacho.

Muzvitoro zvinotengesa mishonga umu unoona zvakwanda vanobetsera vanoningirazve kudziya nekutondora kwemuwiri izvi vanozviita havo mahala nekuningira ngazi kuti iri kuhamba zvakanaka ere kana kuti iri kudini.

Mizvitoro munotengeswe mishonga ukapindemwo unodetserwa maringe nezvaunenge wareketa ukange wavabhuyira kuti iwewe uri kuzwe zvakati nezvakati vanokupe mutombo unoenderana nezvaunenge waronza.

Vanhu kazhinji-zhinji vakabva kuzvibhedhlera vasina kupiwa mushonga vanonyorerwa pashi, voenda kuzvitoro zvinotengese mishonga. Voguma ikweyo vobudisa pakanyorwa payani, vopa vanenge vari muzvitoro. Vari muzvitoro vaya vanenge vochierenga mitombo dzakanyorwa vovapa zvakanyorwa pashi ndianachiremba.

Muzvitoro zvinotengese mitombo munenge mune muntu akafunda, unoziva ngezvemutombo inenge irimo, vanenge veshe vanenge varimo imomo vachiziva kuti kana muntu akauya achiti anonzwa kudzurwa vanopa mutombo wakadii.

Kune zvitoro zvinotengeswa mitombo yakasiyana siyana inoenderanawo nezvirwere zvavanenge muntu ukawa inini ndine denda rakati ndiri kudhubana nedenda rekudai nerekudai vanokupa mutombo unoenderana nedenda raunenge wedhibana naro.

Muntu kana achinge arwara zviyani. Kazhinji antu anoenda muzvitoro zvinotengesa mishonga votombozama kutenga mushonga wekuti muntuwo dangani zvingaita nani. Asi zvingaramba zvikaramba zvichindoenderera mberi vanodaidzirawo movha dzinotwara varwere dzovaendesawo kuzvipatara. Kana vachinge kuchipatara vazvikorera vanoendesa kuzvibhendlera zvimweni zvinonga zviri akuru kune chamunenge maenda.

Kunezvitoro zvakanasirwa zvinenge zvine mishonga yakasiyana siyana dzinorapawo zvakasiyana siyana ukange waenda muchitoro chinenge chakadai ngeichocho unopuwa mushonga unoenderana nezvaunenge wareketa kuti urikutikabezwa ndizvo. Panguwa yega yega yaunopindemwo munenge mune munhu unokudetsera.

Muzvibhedhlera mwega-mwega munenge mune munochengeterwa mishonga yakasiyana-siyana. Ingange iri mishonga yezvirwere zviri vanenge vanayo mishonga pachipatarapo voite muntu unobetsera unenge arimwo mukatimwu. Kuti ange achizope antu maphirizi anonge echida nemitombo yeshe yavangenge vachida inenge yakachengeterwa mwona imwomwo ndiyena muntu unouyu unenge achizovapa.

Kune nzvimbo dzinenge dziri mu zvitoro zvinotengese mishonga yekurapa vantu mwu zvitoro mwo ndimo mwauno guma wobhuya kuti inini ndiri kuzwe zvakati vona vanoku betsera wo zviziya kuti mushonga waunoda mutombo waunoda kushandisa wakati wakati nge uyu wapedza iwewe wo chitenga.

Kune zvitoro zvinonga zvirimwo mukati mwemadhorobha zvinenge zveitengesa mishonga yakasiyana siyana inorapa zvakasiyana siyana muntu ukagumamwo ukaatsanangurira kuti inini ndasangana nedambudziko rakati vanokupa mushonga unoenderana nezvaumenge watambudzika ndizvo asi pamweni pacho vanoda tsamba inenge yabva kuzvibhedhlera.

Kune zvitoro zvakanasirwa zvinotengese mishonga, inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Muzvitoro umwu, unoende koone kuti chitori chipatara pachacho, ngekuti zveshe zvaunenge uchitsvaka paunenge uchirwara, vanenge vanazvo. Vane mushonga inorapawo zvirwere zvakasiyana-siyana.

Kune zvitoro zvakatogadzirwa zvekuti kana uchinge kwazi mitombo muzvipatara amuna, imwomwo ndomwavanonyora. Vokunyorera kuti uende wotenga ikweyo mushonga uwowo. Kashomani kuti ungatamika muzvitoro zvinotengese zvinotengesa mutombo zvinezvi.

Kukange kwaite zvirwere zvinenge zvichi tambudze nyika dzeshe kunohamba anambuya nesi nanachiremba vanenge vachibaire vanhu mishonga yekuadziirira kubve muzvirwe nezvitenda zveshe zvinenge zviri kuhamba zvichitekeshera nenyika kuitire kuti ana adoridori neantu asharukawo asazoonekwa eibatwa ndichona chirwere cho.

Vashandi vemuzvibhedhlera vane nguva yekuti vanounganidze vantu vechivadzidzisa maringe ngezvirwere, ngezvirwere zvinooneka ngenjira dzakasiyana-siyana uye nemitombo inenge iriyo, irikupiwe vanhu.

Muzvibhedhlera munombobva vanthu vanenge vakaemerera vechibhuyira vanthu maererano ngeutachiona hwemene. Kubhuyira vanthu kuti huno mbokonzerwa ngei, chinoita kuti hurambe hwechiwanda chiinyi, chinoita kuti usabatira chirwere cheutachiona chakona chiinyi. Vanenge vechichibhuyira vachifundisa vanthu mumakanyi kunyange nemuzvikora nepeshe panenge pakagara vanthu.

Kana kukaitike denda ringange raitika ringange riri rekuti zvirwere zviri kuhambe zviri mumhepo. Kana kuti zvirwere zvirikuhamba ngekuti vantu vagwamana. Veshe vanenge vakafunda ngezvehutano hwaantu vanomboita nguva yekugara pashi vosheya kuti hino tochidini. Vochizohamba muzvikora mweshe munenge mune vantu vochifundise vantu maringe ngezvirozvo zvinenge zvichikonzerese zvirwere.

Muntaraunda yega-yega antu emuzvibhedhlera vanofamba vachidzidzisa vantu angange ari maringe ngekuite bonde rakachengetedzwa, uyezve nekudzidziswa kuti muntu hangarambi akabara akabara vochibhuirwa kuzi kunenjira dzakasiyana-siyana, dzinodzivirire kuite pamuviri pasizi kunge pakagadzirirwa.

Ana adoko neantu akuru anenguwa yekuti vanombounganidzwa pamwe veichibhiirwe maringe ngekuti kune zvirwere zviri kutenderera ana adoko musaonekwe mwechikasire kuite zviro zvepabonde ngekuti munokasire kuzoita pamuviri mobuda kuzvikora kwamunenge mweifunda izvi vanenge vechidzidziswa ndiana chiremba neantu anoshanda kuzvibhedhleya.

VeMuzvibhehlera vane nguva yavanohamba muzvikora, mumachechi nepeshe panenge pakaungana vanhu, vechivadziidzisa maererano ngezvirwere zvirikunesa, kuti vozvidziirira sei, zvoitwe zvekuzwinyi, wodini kuti usange uripakati pevanhu vanobatwa ndizvo zvirwere zvona izvozvo.

Anachiremba nana mukoti vanenguva yekuti vanohamba mudzimba nemumakanyi vechidzidzisa vantu maererano nezvirwere zvirikutekeshera nyika. Nezvirwere zviri kutinesa mazuva anaya. Vopedza vanobetsera ngekuongorora ngazi vokupa muntu zvinoenderana nengazi yake. Kuti aziye kuti ngazi yake yakachena ere kana kuti haina.

Ana chiremba nana mukoti vane nguwa yekuti vanotombohamba mumakanyi vechitenderera vechibaira vanthu vechipa vanthu mapirizi vechipa vanthu nezvinokodzera zvekuti vange vachishandisa pamweni pachona ikange iri nguwa yenzara vanohambe vechipa vanthu chikafu chekuti vadetsereke.

Ana mukoti nanachiremba ane nguwa yekuti anohamba mumakanyi veibhire vantu nge zvirwere zvakasiyana siyana zvinenge zveitekeshera nyika inei veivadzidzisazve pamusoro pezvirwere zvayo mazuva anaya zvakadai ana shuga akadaro nezve kukwira kwengazi yevantu mwaningi vantu vanenge vachichidzidziswa uyezve nekubhuyirwa nge zvirwere zvinenge zvichikonzerwa nekumwe mvura yakasvipa.

Ana chiremba nana mbuya nesi vanenguwa yekuti vanotoenda nemuzvikora nemumachechi vechipa vantu dzidziso yakawanda maererano ngezvirwere zvinenge zvechinesa panguwa iyoyo ,vechihamba vechibhiire vantu , vechihamba vechipe vantu mushonga , vechihamba vechibhiire vantu kuti uya kuzvipatara timudetsere ,nuyi kuzvipatara nguwa iripo kana ingange muntu ode kubara uyai tumubetsere.

Kuzvipatara tinoona manesi edu anoti batsira anambuya mukuta anana sekuru vanotibatsira vanoti batsira kweshe kunoendwa kootorwe ropa kuti tioonekwe kuti tine zvirwre ere zvinenge zvakatibata mumwiri mwedu zvinoenda koongororwa ngazi yedu kuti muntu aziye paamire, kana waenda kuchipatara unoende koonekwa kuti iwewe wakaema pari kuti uziye kuti ngazi yako yakachena ere kana kuti kwete.

Ana mbuya nesi vane nguva yavano hamba vechi dzidzisa vantu kuti chaka koshere mbiti nezvaka kosherawo kuite utsanana vantu vanenge vechi dzidziswa nge zvaka siyana siyana zvino enderana neku rarama kwedu kuti tirarame zvakanaka zvisina ku rwara rwara mukati tino fana kunge tichi teedzere zvakadini isu tinenge tichi puwe mutemo ndiwo yekuti tirarame upenyu hwakanaka.

Ukange vaite chirwere chinenge chanesa anamukoti emuzvibhedhlera vanohamba muzvikora mumapurisa kweshe-kweshe, nemumatavindi vanenge vechibhuire vantu nekuvadzisa maererano nechirwere chinenge chechinesa. Vanohamba vachidzidzisa kana zvichibvira vovapazve nemihlonga dzeshe dzinorape zviro zvirwere zvavanenge vachidzidzisa vantu ngezvazvo kana vamweni vanoita nekubaira vantu.

Ana chiremba nanamukoti vemuzvipatara vanenguwa yekuhamba mudzimba nemuzvikora nepeshe panenge pane vantu vakaungana vechivabhuyira zvakanakira kupa vana chikafu chine utano zvakanakira kuti muntu ange achirya chikafu chine utano uyezve nezvirwere zvinenge zvichitekeshera vanopazve ruzivo pamusoro pazvo.

Anachiremba nevemuzvibhedhleya vamweni vane nguwa yavanombohamba vechikoanise vantu zviro zvakakosha zvinofanire kushandiswa zvinoita zvakafanana nemishonga inoite kuti muntu usarambe wechingoite pamuwiri nguwa ngenguwa zvisina kunge zviri pamutemo.

Kana kuchinge kwaiike dambudziko ringange riri rekorera rinenge rakonzereswa ngekumwa mvura yakasvipa ana mukoti anotora nguwa yavo vohamba mumakanyi veibhuira vantu zvakashatira kumwa mvura yakasvipa neutsvina kuti vanhu vakaramba vachiita utsvina vachabatwa ngechirwere chinenge chakadai ngechakadai veihamba muzi ngemuzi veivangwadza.

Kana pechinge paitike bongozozo re zvirwere ana mukoti nana chiremba vano hamba mu makanyi mu zvikora peshe peshe vechi bhuyira vantu maererano ne zvirwere zvinenge zvanesa echi vabhira zvino fana kuitwa kuti vasange vechi oneka vari pakati peku zozwa zvirwere izvi.

Anhukadzi nearume anodzidziswa maererano ngezveutano hwavo hwekusangana pabonde. Vanobhuirwa kuzi itai muntu umwe neumwe waanonga echisangana naye pabonde, zvisati nyamashi mwamboende kubanze mangwani murimukati. Kwai zingizi ngarigonyere pamwe.

Kana muntu ukaenda kuchibhedhlera uri muntukadzi kana unyari munturume, vanokunigira vokuhloya voningira kuti hai chiinyi chiri kunesa, voningira kuti auna ere zvirwere zvepabonde, auna ere kunge wapuwa hutachiwana.

Muzvibhehlera anamai naanababa vanenge vechipuwa zviro zvekushandisa kuti vazvichengetedze pevanoite bonde. Vanenge vechibhuirwa uyezve vanenge vechipuwa mishonga inodzivirira kutapukirwa kwezvirwere kubva kuno umweni zvichiende kun umweni panguva yekuite bonde.

Murume nemukadzi veshe vanofanira kugara vari pamwe voongororwa ngazi yavo kuti vaziye kuti vakaema pari uyezve kuziyawo kuti muntu wangu uyu wandinaye ngazi yake yakachena ere.

Akadzi naaisa ane nguva yekuti anomboenda kobudiswa maererano nezvirwere zvinobatavo akadzi zvinosanganisira gomarara remuchibereko vochibhuirwa kuti chii chinokonzesa. Kana uchinge vachiona kuti hwanacho chirwere vahloiwa vaningirwa kuzi unacho mushonga dzaunofanira kumwa vanenge vachichikumbuira vachikupa zvakakwana zvinoenderana maringe nechirwere chaunenge vakombidzwa vambuirwa.

Anhu kadzi anodzidziswa mayererano nezvirwere zvinounzwa nge bonde risina kuchengetedzwa uyezve zvirwere zvimweni zvinobata vakadzi zvinosanganisa gomarara rechibereko, vakadzi vanenge vechidzidziswa pamsoro pezvazvo.

Vana vadoko vanenge vechidzidziswa vechibhuyirwa maringe nekuti mukakasike kuite bonde muri ana adoodori unoita pamuwiri mwapedza motosiya chikora mato anamai muri ana adoko doko.

Muzvipatara mwega mwega madzimai anopiwa mapirizi ekudziirira pamuviri pasina kugadzirirwa ,mudzimai wega wega anopiwa asina chaanenge abhadhara mapilizi eshe ne kuunopuwa neruzivo rwako rwakakwana maererano nemushonga yeshe maererano nekudzivirira pamuviri panenge pasina kunge paka chengetedziwa.

Munhu umwe naumwe akaende kuchipatara unodzidziswa maererano nezvirwere zvinokonzereswa ngekuita bonde risizi kuvharwa risizi kuchengetedzwa unodzidziswa obhuyirwa zvirwere zvaanozobatira kana echinge aita bonde risina kuchengetedzeka nemuntu unechirwere kana nemunhu usina vanobhuyirwa , vankdzidziswa muzvipatara.

Muzvibhedhlera munopiwa fundiso dzakasiyana siyana maererano nezvirwere zvinouya nekuita bonde risina kudziwirirwa zvirwere zvakasiyana siyana zvinouya kana muntu achinge asingaite zingizi rakagonyera pandau imwe.

Vantu vanodzidziswa kazhinji zhinji ngezvekuzvichengetedza kubva muzvirwere zvinobva mukuita bonde risizi kuchengetedzwa. Vantu vanodzidziswa njira dzakasiyana siyana dzekuzvichengetedza kubva muzvirwere zvona zvakasiyana zvinowanika mukuita bonde risizi kuchengetedzwa.

Vantu vazhinji vanokuridzirwa kuite bonde rakachengetedzwa kuitire kuti vasange veipanana zvirwere zvinenge zvichibva kuti vantu avasi kuita bonde rakachengetedzwa. Vantu vanokurudzirwa kuti vange vachiita muntu umwe wevanenge vachisangana naye vechidhibana naye pabonde.

Munhu wese une kodzero yeku enda ku chipatara ko torwa ngazi yake yoenda yo ongororwa kuti ayina ere utachiwana kana ichinge ya onekwa kuti ine utachiwana munhu unobva abatsirwa opuwe mushonga ino enderana nezva anenge abatwa kuti upuswa zveshe zvinenge zva onekwa mungazi uno puwa mushonga uno enderana nazvo.

Kune vanhu vanoita zvekurumba vanoita zvekutambe bhora vane mitombo yevanopuhwa kuti vasaremba ngambo vachiri kurumba kuti vasanyanya kuwa maningi varimo mumutambo wavo ,idzi mutombo dzitori dzavo vantu vanenge varivo ivona vanenge vechipinda mumitambo dzakadaii.

Kune mishonga inoshandisirwa vanonga vechiita zvekurumba nyangwe kutamba mutambo wenhabvu kana muntu achinge agurika murenje mukurumba kune midziyo inotoshandiswa mukugadzirsa murenjewo kana kupetudzira makodo anenge apesana.

Muzvi bhedhlera tinonyanya maningi kubhuyirwa ngenyaya yekumwe mvura yakachena. Muntu weshe unofanire kumwa mvura yakachena isina kusvipa, ngekuti mvura yakasvipa ino konzerese zvirwere zvakawanda wanda. Muntu weshe unofane kunge echimwe mvura yakachena uye yaka chengetedzeka.

Kune vantu vano tambe bhora kana kuti vanoita zveku rumba kunyari kumboto antu anoita mutambo weku chayana vane mitombo dzavanoto puwa idzi dzinoitawo kuti vasa remba kana kuti vasa ramba vechi kasika kuwa pashi.

Mishonga inopuva avo vanoita zvekurumba vantu ava vane mishonga dzavo dzavanopuva dzakasiyanavo nedzinopuva vamweni vantu. Ava vantu vanopuva zvekuti zvivedzere simba vanopuvazve zvimushanga inoita kuti vasaremba-remba, vanopuvazve mushonga unoita kuti vasaguka murenje kanavashaisha kutsika. Kana vanyaguka murenje vanopuvazve umweni mushonga unoita kuti mukumbo dzavo dziite zvakanaka.

Vantu vanoita mutambo yekurumba vanofanire kunge vari vantu vakagwinya vane makodo anombohloiwa einingirwa kuzi aana ere zvichazonetsa aana ere zvirwere zviri kunesa mungazi mwawo nemumwongo kuti hamuna zvichazobudemwo ere .

Vantu vanokwanisa kubatsirwa parunhare rwavo maringe nezviro zvavanenge vachida kuziya zveutano vanenge vechindobvunza ana chiremba kana kuti vanenga vechibvunza maererano nezvirwere zvavanenge vasangana nazvo votodairwa apapo apapo parunhare.

Michini yakagadzirwa yamwo muzvibhehleya inokwanise kubetsere muntu weshe ,kana muntu echinge agurike murenje kune muchini unomuongorora kuone kuti igodo ere raguka kana kuti chiinyi chirikunesa mumwoyo wemunhu vanoita zvekushandisa dzona michini dzino idzi.

Muzvikora ana anodzidziswa kushandisa makombiyuta aya anenge achibetsera mukufunda kwawo, izvi azvinazve zera chero anamai vanoenda vechienda vochodzidziswa vochodzidziswa kuti anobaiwa ekudini, anomboshandei akanakirei .

Zvakanaka kuziya kuti musoro mwedu amuna ere gomarara, amuna ere chiri ku chiri kuthikabeze pfungwa dzedu, akuna ere zvirwere zviri mumusoro Hino kwakagadzirwe zviro zvonoongorora ,zvikokwanise kuti zviratidze kuti mumusoro umu mune chakati chinoda kuzothikabeze pfungwa dzemuntu.

Tinemishonga yakasiyana siyana inoshandiswa mumakanyi kana muntu achinge azwa mushana anopuwa gumboti rinenga rakadhibaniswa mimbiti yega yega kuitira kuti mushana womunhu ugwinye uyezve usazoshaya simba kana kurwadza zvee.

Kana muntu uchinge waite besha unotora mandimu wopedza wosanganisa nemashakani emagwavha wozvidhibanisa kumweyo wapedza wonasire mushonga wako wechivantu womwa kuitire kuti gotsorwa rikasire kudarika.

Kune mushonga yakasiyana siyana kune mushonga yechibhoyi kune mushonga yechivantu inene iriyo antu azhinji mandau ane mushonga dzawo dzaanotoshandisa anoenda kunotsa ega magomboti muntu otomwa otopona.

Kune mitombo yakasiyana siyana inorapa zvakasiyana siyana zvingadaro chimwana chatsva kanyiyo muntu unofanire kurumba otore gavakava ovhure gavakava otore muto waro oise panenge patsva zvinoitawo kuti dukuswa rinoita zviri nani risanyanya kuzokura.

Mushonga yakasiyana siyana kuneimweni yatinopuwa kuzvipatara kwoita imweni yatinotenga tega muzvitoro imweni tinotora badza toenda totsa tega ndiyo yatinoti mushonga wechivanhu mushonga wechibhoyi mishonga inobatsira zvakawanda inoshandiswawo zvakasiyana siyana zvichienderanawo nechirwere chinenge cheizwa munhu munhu paanengepeimubata ndipopaanopuwa mushonga unenge wakaenderana naye unenge wakatsiwa pashi nzinde dzemumbuti

Mushonga dzinosiyana siyana kunemishonga yechiyungu koitawo mushonga yechivanhu, mushonga yechivanhu inobatsira zvakasiyana siyana kunyangwe urimundani munenge mweirwadza munewo mushonga unorapa wechivanhu, poitawo dzimweni dzinenge dziri dzechirungu dzinorapawo zvakanaka. Mishonga dzechivanhu dzakasiyana siyana dzimweni dzinorapa musoro ,mundani, mabayo nezvimweni zvingange zvichiti tikabeza mumwiri mwedu.

Pachivanhu kune mishonga inotoshandiswa yakasiyana nemushonga inoshandiswa muzvipatara mishonga iyi dzinenge dziri miti kana dzinde dzemumutu dzinenge dzatsiwa muntu obhoilisa omwa ndikokuti dzishande.

Anhu asharuka kazhinji ndoovanonyanya kuziya mishonga dzechivanhu. Vanoziya kuti nzinde yemumbuti uyu inorape chiinyi. Mumbuti uyu mashakani awo anorapa zvakadini uyezve anorape chiinyi. Zvichienderana nezvinenge zveizwawo muntu panguva yakona. Jeko kazhinji rinorapwa ngaana mbuya vachishandise mishonga dzechivantu.

Imweni mbiti inoshandiswa zvakasiyana-siyana. Imweni inotoshandiswa mukurapa gomarara. Imweni inoshandiswa kurapa gomarara. Vantu vazhinji vamweni vanoshatirwa ngejeko vanopiwa mishonga dzechivantu, jeko iri ringe richipera zvamuchose.

Mishonga yechivantu inosiyana siyana vamweni vanoti ukakwatise guku ukamwe mvura yakhona kana wainga une ngazi shomani ngazi yako inotuyaira mumwiri mwako.

Mitombo dzechivantu dzinoshandise vantu dzakawandisa uyezve mitombo idzi dzinopuwa muntu zvichienderana ngekuti ena muntu unombozwei, chiini chaaronza kuti unonzwa. Kana riri gotsorwa unopuwawo mutombo unoenderana negotsorwa raanenge echizwa.

Pachivantu kune mutombo unoshandiswa pakuuchika. Kuuchika kunge kunobetsera vayani vanenge vanonoka kubata pamuiri. Vanenge veinonoka kuita vana vanodetserwa ngemushonga dzechivantu.

Kune mushonga dzinoshandiswa achivanhu dzinoshandiswawo zvakasiyanasiyana zvichienderana nekuti munhu dambudziko rako rimbori riri, rinode mushonga uri, vantu vanochitsvaka kuti inzinde dzemumbuti uri dzatichasanganidza nemumbuti uri kuti tione kuite mushonga.

Muntu kana achinge arwara, pamweni pakhona, vantu vanotora mishonga dzechivantu. Ndidzo dzavanoshandisa mukurapa zvirwere zvinosanganisira gomarara, musoro unenge uchirwadza nemushana. Vantu vanoshandisa mushonga dzechivantu.

Pachivanhu pane mishonga inorapa zvakasiyana siyana_siyana. Vantu vanoshandise nzinde dzemumbuti unoitwa iwona mujerusarema. Vanodzishandisa nzinde idzi kurapa kana muntu achinge azwa mundani mwakanyanya, unotorerwa nzinde dzemumbuti uyu dzochwanywa_chwanywa dzoiswa mumvura muntu omwa unonga atopona.

Pachivanhu panemishonga yakasiyana siyana inoshandawo zvakasiyana siyana, anambuya nana sekuru nentombi dzemuganga dzekudhaya ndovanonyatso kuziya kuti mutombo wemundani ngeuwu, mutombo wesoro ngeuwu ndovanotoziya nepekutsa. Kazhinji kazvona ndovanonyatsa kuziya maningi ngezvekuita kwemishonga dzechivantu.

Pamishonga yechivantu vantu vanoti kana muntu achinge atsva vanorumba vodambure gavakava votora vodzodza panenge patsva payani kwai ndiko kuti chironda ichi chisaaangire kuzoite dukuswa, dukuswa arizobudi kana tichinge taise mushonga uyu wechivantu unoitwa iwina gavakava.

Mishonga dzezvivantu, vanhu vazhinji vanodzitengesa kumamisika ari mmumuthaundi zviya. Asi amweni vanotoenda vega vari mumakanyi vanoenda vega vozvitsira mitombo dzavo dzaanenge vachida kushandisa. Mumathaundi ndimwo mune vantu vanoita zvekuzodzitenda kana kumisika.

Kune mishonga inoshandiswa pachivantu antu azhinji anomwa mishonga idzi achinge arwara kana achinge azwa mushana kana achinge echide kumbo chenese mwiri vavo. Kungange kuri kuda kumboti mundani muchene antu anomwa mishonga dzechiantu apedza ochenesa ngazi yavo.

Pane mitombo yakasiyana siyana inowanikwa muchivanhu chedu. Kuchivanhu kwedu kune mushonga unonyanya kushandiswawo nyangwe munhu kana akatsva kana kuti pamweniwo muntu wafemesa unoda kubva mafuta amweni. Vanhu vanotora gavakava vorimwa sezvarinenge riri, vamweni vanoritora voridzodza pazvironda.

Kune vantu vanogadzira vega zviro zvavo zvekutomwa vega pachivantu dzinosanganisira kuti vamwemi vanosanganisa tsanga midzi nendimu nemashakani emugwavha nemashakani emukatapeya apo ndipo vanoenda veigadzira mushonga uyu kuti gotsorwa tigare ririkuretu vamwemi vanofukira vamwemi vanoishandisa wakadaro.

Pachianhu pedu, vantu vanonwa nzinde dzemimiti uye mashakani emimbiti dzavanenge vachiziva kuti idzi dzinorapa zvakati. Kana muntu achinge aita chirwere chake unotanga ambonwa magomboti zvazo ramba amweni ndipo paanozoenda kuchipatara.

Kune mitombo yakasiyana siyana inoshandiswa mumakanyi mweshe umu. Munthu umwe ngaumwe une mumbuti waanoziya kuti mumbuti unowu unorape zvakati, kuti nzinde dzawona mumbuti unowu unorape gotsorwa, unorape mundani munenge mechirwadza kana munthu akaite manyoka kune mumbuti waanokasike kurumba kootsa apedza omwa. Mushonga wakadai ngeuwowo tinouti mushonga wechivanhu.

Pamushonga yechibhoyi inotofanana nemuriwo imweni yatinorya .kune Muriwo inotorapa pachayo tototi tichitonyabika kana tanyabika sadza zviyani totobika sadza nemuriwo unenge uchitorapa zvinosanganisira ana guku ana muchukuvava ana muchunguchungu muriwo unotorapa uyu muriwo tinenge tichitouisa tichiti hai uyu muriwo mushonga wechibhoyi ASI tinenge tichitoushandisa kusheya ndiwo sadza.

Vantu vazhinji vanotoite mare ngekutengese mishonga dzechivantu. Mishaonga dzechivanhu vanu vanodzitenga mushure mekunge vadziona padzinenge dzakaiswa. Vamweni vanoda mushonga unenge uri wekurapa, kungange kuri kurapa mushana, kungange kuri kurapa dzungu ringe reiramba reiuya. Vanoenda kootenga mushonga dzechivanhu vofukira kana uri wekufukira

Kuneve mbiti yakasiyana siyana inorapawo zvakasiyana vamweni vanoti mubvee unorapa gomarara reshe rinenge raitika, mubvee uyu mumbuti unobara zvivana zvakaita ekureba.

Antu amweni anotore mapadza awo oende kotsa pashi pemimbiti veitore nzinde dzemimbiti apedza vanodzigadzira kana kunyari kudzikwatisa vapedza vomwa muto wakona unobve mumumbuti idzi, umwe naumwe mumbuti unenge uchirape zvakasiyana siyana zvirwere.

Vantu vazhinji vanomwa mishonga dzechibhoyi ngendaaya yekuti vanenge vechiti zvinonga wechishande zvakafanana neuwo unenge wechitengwa amweni kazhinji anomwa mushonga wechibhoyi kuti achenese mundani mwawo kana kudusa matsvina anenge agariswa arimundani.

Mishonga dzechiantu dziriyo dzakasiyana siyana amweni anotora mashakani emumbiti eyi kwatisa vechimwe mvura yacho kuitira ngazi dzavo dzitutsire mumuviri vanwevweni vanotora dzinde dzemumbuti vechimenya veidya makwande achona .

Mushonga yechivantu inodetsera vakawanga nyangwe vantu vanenge vakadzitwara vanenge vanepamuviri vanenguwa yekuti vanoenda kopuwa mutombo vechide kuvhura njira kuite kuti mwana asazonesa kusunda kana vechinge vobara.

Muntu kana akanyazwa mushana pachivantu vanomugadzirire guchu rinenge rine mimbiti dzakadhibana dhibana dzosanganiswa dzozi uyu mushonga uyu ndiwo unorape mushana muntu unomwa opora.

Kune mitombo yechivantu inoshandiswa ngevantu vakawanda maningi. Inosanganisira yona mishonga yekufukira, mishonga yekurape mishana. Mishonga dzimweni dzinogadzirwe ngevantu dzekurape gomarara rinenge ratambudze vantu vakawanda.

Mishonga yechivantu inobetsere zvakasiyana-siyana, vamweni vanotore mubvee votora vougadzira-gadzira votoise muzvipepa. Vapedza vanenge veitengesa ngekuti unozi unorape zvirwere zvegoma. Vantu vazhinji vari kutoita mare ndizvona zvekuutengesa.

Muntu achinge anemimba pachiantu unonga eipiwa magomboti anenge echimwa kwechizwi kwaingekuvhurire njira yekuti kana ozobara zvisangezveizomutambudza asazothlabezeka ngenyaya yekuda kwekuti unonge amwa mishonga dzechivantu.

Yechivandu inoshandiswa ngevandu kungange kuri mumakanyi medumo pane mushonga yatinoshandisa kana mundu achinge aite gotsorwa vanotara mushonga mashakani emumbuti yakasiyana siyana yosanganiswa mundu omwa zvoita zviri nane.

Pachivanhu pane mishonga inorapa zvakasiyana-siyana. Kune mushonga wavanotsa dzingange dziri nzinde dzemumbuti, angange ari mashakani emumbuti, angange chiri chiini, kana ndowe yemhuka, inoshandiswa kunge pachironda, kana kungange kuri paini, kana kuti munhu wode kubara, pane mishonga yavanoshandisa pachivanhu.

Mimbiti yakawanda inoshandiswa zvakasiyana siyana kurapa vantu muzvirwere zvavanenge vanazvo kunyangwe zvinyari zvirwere zvepabonde panemimbiti inotorapa zvirwere zvakadai neizvozvo vantu vanotogadzira gomboti rekuti muntu amwe kuti aone kupora kana abatire siki unopuwe gomboti rekuti amwe.

Mimbiti izhinji ine zvainorapa pamweni pakona tinenge tisingatozii kuti uyu mumbuti unomborapei kana muntu achinge aumwa pamweni pacho tinotoutora mumbuti umweni toshandisa mashakani akona nenzinde dzakona kurapa zvakasiyana siyana mimbiti mizhinji ine zvainorapa ndosaka zvechizonzi hayii mumbuti dzakakosha musadzitema.

Pachivanhu kune mishonga yakasiyana siyana kune chipunganyunyu chetinoshandisa kurapawo zvakasiyana zvirwere zvinosiyana siyana zvinosanganisira kuzwe mushana kuzwe gotsorwa risingaperi vantu vanokwatisa mashakani awona vomwa mushonga uyu zvirwere zvakawanda zvinodzikira zvimweni zvacho zvinobva zvatopera.

Kazhinji zhinji pachindau, antu amweni adi kuyenda kuchipatara. Amweni anozvirapa ega, zvirwere zvakayita zvegomarara. Anotori nemumbiti dzavanoyinda votsa, vopedza voyisa vega pamaronda avanenge vabuda vozvirapa vega pachivanhu. Mishonga idzi dzinotowanika mumashango, onda kotsa votozvirapa vega.

Pachivanhu pane vanhu vanoziya mishonga yechivanhu inoshandiswa ngevantu munguva yekunge munhu echinge arwara . Kune mishonga yakasiyana siyana inoshandiswa zvinosanganisire nzinde ,gavakava nembiti imweni inomwiwa mashakani ayo kana muntu achinge ane gotsorwa vantu vanotora mashakani akasiyana siyana embiti vokwatisa vomwa.

Pachivantu pane mishonga inoshandiswa uyezve kune vanotozvitedzera vanotogadzira mishonga yakasiyana-siyana. Ungange uri mushana unorwadza unonga vakagadzirirwavo mushonga magomboti anoshandiswavo pachivantu.

Kune mitombo yechivanhu inogadzirwa iyo inenge ichirapao zvakasiyana siyana amweni anoti hai kugwinyise mushana amweni anoti kwai hayi kurapa mushana amweni anoti kwai hayi kurape mundani nekusuka mundani nekusula mapapu zveshe unenge uriyo mushonga umwe naumwe unenge uriyo mushonga unorapao zvakasiyana nechirwere chaunenge uchizwao.

Mashakani emimbiti mizhinji inoshandiswa maningi pakurapa zvirwere zvakasiyana siyana imweni vaniti pamweni ukaita gomarara vanotora mashakani embiti vosanganisa vogadzira mishonga inenge ichirapa gomarara rinenge richioneka panyama.